Wolaytta wogaanne zanaaqa qonccissiya maayuwaa maayida yelaga naatuppe guyen kaqettida xuufe aybba qonccissiyaage? Ha naatuppe atumaage gixxido suree aybba geetetti?

Cora asy issippe shiiqiyoogee qofaa shaakkanawunne issoy issuwara zorettanawu qassikka hashettidi oottanawu maaddes. Manaaxxiree ayifee daro xeelli danddayenna daafurido asawunne cima asay wottiyo miishsha.

Godaa Yesuusi Kirsttoosa ammaniya asay awudekka issippe shiiqidi woosiyo keettay beettees. Woossiyo keettaa hagga bollan masqqaliya wottidi keexxana bessees hegee xaykko kawo keettan malattees.

Naa"u issi mala bariyaa heeran de'iyaa yelaga naatuppe guye baggaara de'iyaa wolaytta wogaa zannaqa sohotuppe issuwaa ajjoora soossuwaa biidi matan xeelliyoode ayba yashshii!

Asay issippe uttidi dumma dumma kattaa miyo miishshara buddeena aattidi xeelliidi de'iyaageeti aybba zorettiyoona? Etappe sinttaara woyssu samppay de'ii muleera?

Issi izaawu ba kareeni dumma dumma mittata tokkana danddayees. Ubba qassi daro heeran darotoo zaafee tokettidi dicci gakkidi keettaa keexxanawu maaddees.

Issi heerappe hara heera eessuwan baanaw maaddiyaa zammana hanotan giigida kaameti de'iyaahetuyyo kaseegetuppe dummatetay eti oottiyoy lambba wolqqan gidenan koorinttiyaa wolqqana.

Bootta maayuwa maayidi qassikka mittaa bantta kushiyan oyqqiddi Xoossa woosiya asatu woosay siya asa ubbawu wozana gido geliddi wozana bochchees. Eta maayuwa puulaykka malaalees.

Giya giddon kushe hiillanchchati giigissido mashshaa, kalttaa, baacaa, marashaa, zaappiya, hegaanne hegaa malatiyabata bayizzoosona. Shammanawu yooda heezzu asatuppe issoy miicciiyye?

Xaaxetti uttida pudee pooqiyaa kiyiyoo xekkay de"iyoosay daruwaa pude kiyiyoodee yiicoyi ongganaanes. Hegaa mala ogiyaa kiyiyo wodiyan asaara kiyana xayikko yashshees.

Heeran heeran de'iya giyati daro biittaawatussi galla galla koshshaa kunttiiddi de'oosona Ha giyati heeraa asaassi koshshiyabata ubbaa kunttiyogan haggaazaa immiiddi de'oosona.

Ayfiyan manaxxiriya wottidanne huuphphee keehippe bo"ati uttido bootta shamiziya caccara karabaataara wottidi karetta suufiya maayidi sinttaara daraphphan eqqidaagee oona geetettii?

Tammanne naa"ntta kifiliya paaciya ootti kanttidi Wolaytta sooddo yunbberesttiya geliya naati ubbaykka bantta sooppe yiiddi hiixaa maayuwa, ispporttiya maayuwa ekkidi yiite giyagee odettiis.

Baaburee, asaa naatussi tiranspporttiyaa haggaazaa immiyabatuppe issuwa. Baaburee hara kaametuppe dummattiyoy birata ogiyaara biyoogaanne asay gakkanawu bessiyoo sohuwa keehi eesoyidi gattiyogaana.

Qeera na'ay qeera naatussi wodee ehiido eta geeshshatettaa naagiyo dayferiya yagiyogee oorattay bari keettan ishshigiyan de'iyagaa bollan duge simmidi xiskkiis.

Qooday keehiippe cora gidido issi amanuwaa kaalliya asati huuphphiyan kopiyiya wottidi hashshiyan pooxa malattiyaba wottid bantta nata kushshiyaa oyqqidi biidi doosona.

Toophphiya giddon darotussi naqaashaa pulttidan go"iya coraa gattiya eqotatuooe issoy faanaa miidiya korpporeeshiniya. Faanaa miidiya korpporeetee mata wodiyappe doommidi walttaara gayttiyogan issi korpporeeshiniya mehdhiis.

Asay ba bollaa payatettaa nanganawu googgiyaa woykko coo bombbaappe duuqqi uyiyoo haattaappe daruwaa harggiyaa oyttena haattaa giidi paabirkkaappe goozzidi ehiyoo haattaa.

Issi keettay keexettanawu dumma dumma buqurata, asaa wolqqaa hegaadankka marccuwakka koshshiyogeekka dogettennaba. Ha ubbay kumin eranchchay ba eraa go'ettidi keexxees.

Qoodan keehiippe cora naati issi mala maayuwa maayidi issippe shiiqi eqqidi bantta doonaa dooyidi yexxidinne sabbiidi diyaageeta gidishiin ha eta miyiyan wogga kambbaa ba'idi eqqida bittaniya dexxenneye?

oyddu macca naati issippe uttidi pootuwa denddidaagetuppe heezzati issi mala maayuwa maayidoosona, ha giduwan uttidaara maayido maayoy awa biitta wogaa qoncissiyaagee?

Issi asay de'iyo woykko ooso sohuwa keexxanaashin kasetidi keettaa misiliyanne xuufiya xaafidi kaqqeettees. Xuufee qonccissiyibaa kaallidi A maaran kaallidi keexxeettees.

Issi wogga shuchcha keettay de'iyaaga matan kare baggaara uttida buqurati aybee aybee? Ha keettaa penggeenne maskkootee heregan keexettidaagaa gidishin, gimbbee tiyettido meray ay malatii?

Nu heeran issi Booqa giyo wodalla na'aa biiraa ushshan gakkiya asi baawa. Taani qassi biiraa ushshaa mulekka uyenna gishshawu Booqeera hemettanawu koyyikke.

Qarxxaappe oosettida dirssay yaanne haa asay kanttennaadan maaddes. kattaa sayiniyara maanawu oyikki uttidaageetinne maanawu shiiqida asay coray shiiqidaagee issippe eqqidaagee beettes.

Guutta naatu bollan issi issi gidduwa iita asati ay mala qohuwa gattiyonaa? Ha qohuwa pagalanawu Derek asaappenne kawotettaappe naagettiyabay aybee?

Yettanchchaa Milkkano Fishalee hashiyan wotti uttido tooraassi adussatettayi ayikeenee? Ha yettanchchaappe guyye baggaara duriiddi de'iyaa maccanne attuma assa qoodayi aappunee?

Issi macca gastta ekkiyaa mishiriyaa kawo ooso keettaa asatu yaa'an uttada haasayayda cengurssay haaho sohuwaa gakki siyettana mala gaada ba kushiyaan oyqqido buquraa sunttay ayba getettii?

Soossoy kare biittaa asati woyikko tooristteti yiiddi xeellanawunne bantta huuphiya shemppissanawu maaddes. Ayiba hagaa xallee nu biittaassi marccuwaa pulttokka gidees.

Sa'an issi baggaara zin"isi xaaxetti uttida birataa milatiyaagee de'iyo wode qassi bolla baggaara korinttiyaa wolqqan qumaa kattiyo mashiniyaara aybee eta gattiyay eshi!

Toophphiya kawo gididi mantta Ahimeda Abiyyi karetta bulla kootiyaa maayidi garssaara maata mala shamiziyaa maayidi haylanddiya oyqqidi hokkidi xeelliiddi de'ees.

Issi qeeri kaamee issi sohuwan eqqidaagaa gidishin, ha kaamiyaa qommoy aybee? Kaamiya bollan de'iyaa alleeqoti aybee aybee? Appe guyye baggaara aybi de'ii?

Wolaytta sooddo ambban de'iyaa seeraa naagissiyaageeta ayssiyaagee hachchi issi awaajuwaa kessidoogee erettiyaaba. Hegeekka dumma dumma ooso keettan de'iyaa naganxxuwaa miyaa asati qashettana mala giidoogee he asata ay keena hirggissiishsha.?

Gishxxay teerissin miyoodee pala mal'iya mitta ayifetuppe issuwa. Ha gishxxaa giddon meetettennaagee kessidi oliyo karetta suuppay ayifeti a giddon doosona.

Zo'o biittan ordde zo'o miizziyoo oyiqqidi eqqida yelaga na'aappe hini baggaara ayibi beettiyayi? Na'ayi oyiqqi uttido zo'o miizziyaa goyinaa awa baggi yedda uttadee?

Wolaytta wogaa maayuwaa maayida Attumanne macca asati ubbaykka bantta kushiyaa saluwaa zaari eqqidaageeti haahuwan eqqidi xeelliyaa asaa eta hanotay ayba lo"ii!

Naa"u qeera naati banttana yelaageetu zoriya ekkidi kaamiya ogiya harddiidaa yafaraa yedhdhidi kaa'ennan eesuwan pinnoosona. Etappe guyyessaara kaamee woxxiiddi yees.

Ha xeellin beettiya caammay tana ayba iitees gaadii urqqa yedhdhin danddayenna ubba qassi balggo wodiyan iray bukkikko bolla baggaara caammaassi giddo soo gelees.

Kuwaassiyaa dembban heezzu kassanchati naa"ati salo mera shuurabiya, issoy zo"o mera mayiddi, etttappe guyyessan kaaffiyaa immiya cora assay dees. issuwaa zokkuwan de"iyaa paydoy aapunee?

Orttodookise ammanuwaa maaran ximqqataa baalay gakkiyoo wodiyan asay ubbay issi mala maayuwaa maayiyoogan he baalaa bonchchiyoo hanotay ayba lo'es giidetii?

Ogiya doonan cora kaamee biyoosaninne qassi asayikka biyonne yiyo sohuwan issi aayo diyara donuwa xiixxa xiixxada bayizziyoogan bananne ba keettaa ayissawusu.

Issi adussa yelaga macca na'iya duge gediya gakkiya suriya gixxada bolla baggaara hashiya bessiya shuraabiya maayada eqqaasu. Bolla baggaara maayido shuraabe lo'o gidenna.

Issi birataa lukkiyaaba milatiyaa maashiniyaa adil'e ciishsha meraranne karetta meraara de'iyaagaa sunttay oona getetti xeegettii? qassi ikka aybissi maaddiyaa buquraa getettii?

Qeesiyaa giyoogee woossiyo keettan asaassi qaalaa yootiyaanne woossiyo keettaa ayyaanan kaalettiyaa asa giyoogaa. Qeesee woossiyo keettan maayiyo maayoy hara asaagaappe dummatees.

Badalaa ayisaaridaagaappenne uuttaa alaappe gidduwan diya dozzaa sunttay ayibee? Saluwaa mataara haa simmidi beettiya deriya sunttay oona geetetti xeesettanawu danddayi?

Ha intte xeelliiddi de'iyo sohuwan aybakko beettii? Haga mala sohoy qassi ay mala oosuwa oottanawu woykko ay haggaazaa immanawu maaddii?

Naa"u attuma naatinne naa"u macca naati naa"u mera maayuwa maayidi duriiddi de'oosona. Naa"u macca naati naa"aykka bootta adussa qamisiya maayidosona.

tamaa eettidi tukkiya essanaassi maadiya jabbanay beettees. ha jabbany darotoo urqaappe giigidi liiqidda biittaa gaaccidoogaa munaqqidi xuuggin merettiya keehi lo'iyaa miishsha.

Goshshaa murutaa ayifeti bayizettanawu giyaa shiiqidaagee beettees. Ha murutatikka muuzziya, abokaadduwanne paappayaa gididi goshshanchchaassinne shammiya asaassi payyatettaa naagiyogaaninne namisaappe ashshiyoogan daro go'aa immees.

issi tuchchay tuccetti uttido bootta miishshay beettiyaagaassi meray keehi lo'ees. ikka darotoo asay maattaa uyyanaassinne qassi haattaa uyyanaassi keehi maaadees.

keehi daro wolaytta woga maayuwa maayida attuma asay issi sohuwa shiqqidi shuchchappe giggida ogiya bollan aysi eqqidona? cora asatu giddon issi bitanne wolaytta woga kotiya maayidagaa sunttay oone?

Alamiyan keehin lo'iyaa macca asaynne attuma asay annacettiyo diriphphan issi keehin lo'iyaa na'iyaa woykko toophphiyaa wogaa maayuwaa maayda boottattu sinttan hemettawusu.

Naa''u macca naati wogaa maayuwaa maayidi, wogo qumaa kattidi, wogaa keettaa matan eqqidoosona. Harabay attain shiiqida qumaa miyaakko kushiyaa biradhdhiyaa coomissennan waayi aggana

Oyddu cima aayetti shiiqiddi gaaccissiyo katta ayfiya punniidinne iittabanne zardduwa shaakkiddi kessoosonna. Aayettu guyen keetta keexxanawu maadiya biratay dirssa direttiis.

Dumma dummanne woxiyaa duuqqiyo buquray oorattay kaqetti uttidaagaa mata shayyiya penttissiyoogeekka issippe diyaagaa marccoy aappunee? Ha suppermarkkeetiya izaaway oona malatii?

Wolaytta aaay ba kushiyan medhdhidi mittaa qanxxanawunne qeranawu go"ettiyobatuppe issoy paasiya. Ha Paasiya giigissiya hiillanchchati birataa qoxxidinne mittaa massidi giigissoosona.

Kaamiya ogiyara asay yaanne haanne simerettiyagee beettes. Dumma dumma kaametikka simerettoosona. Qassikka shuchchan keexettida keettay maaraara diyagenne biittay qoletti uttaagee beettes.

Eessay keehippe mali'iyanne daro qommo ushshay appe oosettiyo sa'a bolla keehippe mali'iya katta. Mattay qassi keehippe mino eessa eessiya meretta.

Goshshanchchati bantta aaho gadiyan cora samttaa tokkidi he tokkido santaaka qassi keehippe kaafeyidinne puulayidi oyqqiyoogan keehi lo'o murutaa immana mala ootoosona.

Shaaganne Bizza gallassatun ubba wode maso qumaa giigissiya haraatu ubban qassi oyssa qumaa aattiya keettaa hassayissuwa. Ha keettaa qumay daro mal"o.

Maxaafa keettan issi karetta maayuwaa maayida bitanee hokkidi maxaafaa nababiidi de'iyaagee beettees. qassi ha baggaaraka qoodan daro maxaafati de'iyaageti beettoosona.

Shuchcha keettaa keexxidi de'iyaa issi bitanee ba kushiyaan oyqqido buquray lasttiqiyaa milatiyaagee xeelliyoo wode biratay asaa oyqqidi biittaara gattidi woriiges.

Issi aaho hinxxaa keettaa gidon qoodan cora yelaga oosanchchati bootta maayuwaa maayid bantta sinttan kompputeriya wottidi Daashine Bankkiyaa giya baaneriya sinttaan wottid oottiyaa oosanchchati aybba minooshsha!.

Shukettiya kuttoy bayzettiyo giyay asaa coratettaappe denddidaagan keehi daro tuqqituqqes. Ha beettiya kuttotu giddon Wolaytta kuttuwa qooday keehin daro guutta gidogee akeekettes.

Issi keetta pullayanawu asay corabba go'ettes. Hegetuppekka keettay xummappe po"uwawu lammanas keehi daro qommo zammana buqurata go''ettidi puula gujjana danddayettees keltte bayinnan.

Hagee birataappe merettidaba gididi kattaa kattanaassi maaddiya miishsha. Leemiuwaassi daroto bulaachcha keettatuuninne katamatun shuruwaa, kutto woxiyanne ashuwaa kattanaassi maaddiya qumaa kattiyo miishsha.

Issi daraphphan keehiippe qooday cora gidido polise yara gidiyaageettinne qassikka hara sinttan kaalettiyaageeti issi gutaran yaa'iidi doosona. Eti ubbaykka bantta sinttan xaafiyo woraqataanne biiree de'"ees.

Karetta galbbappe merettidda borssa zokkuwan ba'iddi qassikka saqqiyan qachchiddi biyoode xooso aybba lo'i! Ha galbba qassi paabirkkay giigissiyo oge keehippe malaales.

Ha baggaara maatay tokkidoogee ya baggaara de'iyaa suure keexetti uttida keettaa gentti wottidoogee daro biran keexetisishin a geemi uttido giishawu xeelliyaa asikka baa!

Hagee issi bitanee ba kushiya gomppan miccidi haa zaaridi bessiiddi de'iyobay aybee? Ha buquray darotoo awa heeran beettiya buqura qommoo?

Luxanchchati luxiyo hisaabiyaa maxaafa ichashshantta kifiliyaa yaagiyaa xifatew de'iyoo issi maxaafayyo bolla baggay bootta gidid a bolli dumma dumma meran xaafeti ittiis.

Misiray nu heeran de'iyaa koskkiyan de'iyaagee kase nu he koskkiyaappe shammiyoo wode hiraysso shin ha'i he misiraa gatee aappuna gakkideeshsha?

Agguppiya keehippe suufayi caddidi haytta tukkiyan yeggiddi uyiyoode tumma keehippe mali'ees. Ha sawo maata peenoy asaa siiriya sawuwan mentteretees gaana danddayettes.

Wolaytta dere asaa doona gidiyogan gaammanne eeso naqaashaa gattiya coraa gattiya eqotatuppe sinttatiyagee awugee? Ha eqotaa dichchanawu kawotettaappenne dere asaappe naagettiyabay aybee?

Qeera naati meretaabaanne dere asaa gaytotettaabaa dogennaadaaninne balennaadan oottiyo hiillati aybee Aybee? Haysaayadi asaanne meretaa gaytotettaa qonccissiyogan yohoy eesuwan qonccana mala ay mala beeraa bessii?

Issi karetta ashanguluutiya maya uttido zo'uwawu mattida qamisee xeelliyode aybba lo'ii? Xeessan danccisido danccisoy qassi ubakka tumu asi maayidi eqqidabaa malatisees.

heezzu macca naati issi sohuwan diyaageetuppe ha bagaara keehi lo'awusu. ha naati beessiyo wogay darotoo dorzze naatu wogaa maaraa besees.

Saluwaara paalliya horoophphillee dembban diyagee beettes. Aappe guyyeera worayinne qassikka shuchchan keexettida pooqee woraappe ya baggaara xoqqu giidi diyagee beettes.

Issi aaca dozati de'iyoo man''iyan cora asay shiiqidaageeta gidishin, etappe dariya baggati maayido shuraabiyaa meray ay malatii? Eta giddoppe issoy oyqqido banddiray awa heeraagee? Banddiraa merayshin?

Bulla geleshiya ba qiiba mariyo tookkada mitaa kiyanawu baydda dawusu. qassi issi hayttay keehi qorjjojja. etappe guyye baggaara mittay des.

Dumma dumma ooso man"etun woykko sohotun uttiyo oydeenne buqurata wottiyo xarphpheezay de'ees. Ha oydeenne xarphpheezaykka daro marccuwanne daro eraa ekkidi giigees.

Naa"u asati bantta som"oy puulattana mala tiyettidi qassikka birddiya maayidi uttidosona. Birddee asay xiskkiyo wodiyan meeggenna mala qassika hara paalliya do'ay dukkenna mala maayanawu maaddes.

issi birattay xoqaa bolli diyaaga matan shuchcha dirssay beettiyagee ayiba malatii? he sohuwankka daro maatatti diyaageeti asaassi ayba go'aa immiyoonaa?

Nu luxxetta keettan de'iyaa issi issi sohotun ciishshay loyttidi diccidaagee issi issi kifiliyaa gentti uttis. Gidoppiyaattin hegaa geeshshatettaa naagissiyaageetti be'ibookonaa?

Ha sohuwan asaa bollaynne bollaa tiyidi woziya immanawu maaddiya miishshay beettes. Ikka boollaa ha kattaa ayfetun tiyettin saaminttaappe guyyiyan diya woziyaa besses.

Uddullay tukkiya woykko dumma dumma kattatanne bonccuwa caddanawu maadiya mittappe woocciddi giigissiyo so gido buqura. Uddulla mittay qassi oyqqiddi caddanawu maades.

Baalay gakkiyoo wodiyan wodiyan qeeri naatuura ubba issippe shiiqettidi bantta kushiyaa oyqqettidi kaa'oosona shin eta so asay eta hanqqetenee ?

Dumma dumma asaa naatu gala gala peeshawu maadiya buquray bayzzettiyo suyqqiyan cora asatti issippe zorettosonna. Suyqqiya giddon daro qommo buquray kaqqetis.

Taani hachchi issi koshshabaa shammana gaada suuqiya biyo wode suuqiyan mankkeenne shuukkay kaqetti uttaagaa be'aas. Qassi taani a be'yoorin tawu erettay qofettiiggiis.

Woynniya giyo keehippe mali'iyanne ubbakka mattoyiyanne cammiya ushsha loyttadda woykko likkiyappe daruwa uyyikko yiicoy huuphiya giduwaa laalees. Qassi ushshay aybba cammi!

Kaamiya ogiyara haameenne baajaajee simerettiyage beettes. Ha kaamiya sinttan issi mishiriya sarbbiya gullotta eqqada ba issi kushiya pude denttidaara beettawusu.

Wolaytta wogaa maayyuwaa maayyida karetta bitaniyaaranne hara arssa karetta maayyuwa maayyidaagaara ay oyqqi uttidonaa Etappe guyye baggaara diya keetta meray ayibee

Keehippe ceegidanne kunddana matida wolaytta keettaa karen dumma dumma urqqappe merettida miishshati de'oosona. Appe qassi miyyessa baggaarakka hara keettay de'ees.

Cora atuma asay gutaran, dumma dumma puulatida maayidi zemppuwara giigida oydiyan uttidaageetu gidoppe naa"ati qooriyaan qooriyaan ay adil"e ciishshanne kattaa merattaara diyaaga sunttay aybee?

Issi biittani issi issi heeran de'iya asayi ba heera loyttanaassi gidin harabaassikka issippe shiiqidi oottees. Hegaanne hegaa mala oosuwa oottiiddi banttassi de'iya biittaa siiquwa qonccissoosona.

Issi qeera jarkkiyaara bayzettiyaa gukkiyaa saammuna de'iyaagee maayuwaa meecciyoo wode hankko minniyaa saamunay geeshshiyoogaappe daruwaa geeshsheesi shin he saaminawkka gatee gujjideeshsha?

Issi bitanee sa'an issi pooxa malaa hiixi uttidi ikka bari gulbbatan gulbbatidi bari ammanuwaa maaran woossidinne bari godaw goynnidi de'ees.

Macca naatinne attuma naati issi daraphphan wolaytta wogaa qonccissiya wogaa maayuwa maayidi duriidi de'iyageeti aappunee? Eta guyye baggaara xaafettida xuufee woygi nabbabbettii?

Kawo kushiyappe maaduwa ekkiya metootanchcha asati naa"u maaran eqqidi yiyaba ekkanawu naagoosona. Ha asatuppe dariya baggay macca gastta gidiyogee erettes.

Taani zino maayido dungguzaa ta laggeti be'idi keehippe malaalettidi aggidosona. Taanikka ha maayuwa maayiyode taassi ta layittaa bolli layittayi gujettiyaba milatees.

Ha giddon yiida attuma naatu caammay bollaa karettanne sooliyaara bootta gidida caammaa asi ubbi yedhdhiyoogaa be'ada tankka shammanaw koyas shin he caammay woyssu biraashsha?

Issi pudettaa bolli uttida na"ay diyaagee ba kushiya xoqqu oottidi issi deriya boli eqqi uttiis. Assikka meray keehi karetta gididdi beettees.

Haga mala keehippe qara mashshan issi kayssoy saro asa qanxxidooga be'in afuttay shayappe coo yees. Ha mashay darotto naagiyagetti oyqqin haahuwan phooles.

Nu heeran issi mitaa puutissi puutissidi asaassi bayzziyaa bitanee de'iyaagaappe nu heeran de'iyaa aayotikka shammi shammidi ehoosona shin aappun biran shammiyoonaa?

Issi yelaga na'ay wolaytta wogaa maayuwa maayidi saatiyakka wottidi uttidaagaa be'in lo'iis gooppa. Qassi taanikka aagaadan lo'iya maayuwa maayada pootuwa denddanawu daro koyyays.

issi ushsha miishshaa boli xaafetti uttida xifatee amanniya asaa qofan uyanawu maaddii? qaassi ha ushshaassi meray karetta gididdo gaassoy aybee?

"Wolayittattuwa luxiyo maxxaafaa oyiddantta kifiliya" yaagiya xuufee beettes. Ikka xaafetti uttidoy samaaye woraqataa bollan gidishin qassikka daro misileti diyageeti beettoosona.

Wolayitta asayi uutta haashiddi uncca kessi ekkiichidi ha oliyo gola giyooga asa karen qachchi wottayi oonee? Ikka bayizzana danddayyiyoogeeyye gidenne?

Ha muleera cora meratun walaketti uttida pooxay aybaa wogaa qonccisiyaa maayo getetti xeegettii? qassi ha de'iyaa qalameti ayba ayba meraa oyqqidoonaa?

Biron keexxettidi de'iyaa keettappe ha baggaara issi kaamee biidi de'ees. Ha kaamiyappe miyyeessara oyddu asati awa simmidi biidi de'iyoona ?

Zammaana hakkamuwa haggaazay wolaytta biittan yaanaappe kase dere asay ba uluwa geeshshanawu uyiyo xaleti aybee aybee? Ha xaletussi uluwa geeshshiyo hakkay ay keenee?

Keettaa darotoo wolqqay darenna asay woykku amarida marccoy kushiyan diyo asay hagaadan yeda shuchchi baynna keettaa keexxes. Ha geettayi biron giigiiddi diyagee beettes.

issi qeeri keettaa matan beettiya daro dumma dumma maayuwa maayi uttida azzinaynne maccaassiya diyaageeti ayssi pengen eqqidonaa? keetta meray ayi malattii?

Ambbaa dichchaa bessiyabatuppe issoynne daro asati galla galla oosodan qoppidi oottiiddi de'iyabay aybee? Ambbaa giddon oosettida puulattida shuchchaa ogeti moorettenna mala dere asaappe naagettiyabati aybee?

Issi keehiippe lo'iyaa uteeliyan keehiippe cora attumanne macca asay banttawu giigidasan uttidi miidinne uyiidi ubbakka qasdi zanaqqidi de'iyaageeta gidishiin keettaa aahotettay odiyogaappe daro.

Dumma dumma oosuwaa qaada yelaga naatussi injjeyi immiyaa eqotay mata wodiyaan oosuwa doomidaagee ay keena naatussi oosuwaa qaada medhdhide ?

Salo mera malatiya shuchchan yuuyi yuushoy diretti uttido keettay beettes. Ha keettayikka shuchchan giigida lo'iya keettanne issi keetta asay daanawu maaddes.

Issi naa''u macca naati iss sohuwan uttidaageeta gidishin, eti aybaa bollan uttidonaa? Naati naa''ykka marxxidobay aybee? Eta naa''aappe gidduwan de'iyaabay aybee?

Issi karetta kaabortiya ba hashiyan yeggidi boottabaa ba qooriyankka xaaxidi ba huuphiyankka kawoy wottiyooga wottidaagee kawo malates shin a sunttay ooneesha?

Wolaytta biittan de'iya daro giyatun bayzettiyabatuppe issoynne daro asay meezetidobaappe issoy lasttiqe caammaa. Ha caammay guutta biran shamettidi daro go"aa immees.

Issi amarida asati Issi sohuwan eqqidaageeta gidishin, eta giddoppe naa''u kushiyaa huuphiyan wottida bitanee maayido kootiyaa meray ay malee? Ha asati ay oottiyoonaa?

Issi bootta naxalaa maayida lo'iyaa na'iya bollan yuushsha aatta maaya uttaasu. Orttodookise ammanuwa kalliyaaro ayssi giikko maayuwaninne de'iyo sohoy erisses.

Galbbappe oosetida caammay de'iyaagassi garssa baggay keehippe lo"iyaaganne qassi danddayanchcha. Gidikkonne ha a lo"otetta keena a gatee keehippe al"o gidees.

Goshshaa murutaa ayifetuppe issuwa gidida boyinay issippe doorettidaagee beettees. Bootta qarcciitay boyinaappenne garissa baggaaranne biittaappe bolla baggaara (gidduwan) hiixetti uttiis.

leewii riizzolti yaagiyaa xifatee ha sohuwan beettiyaage issi maata mala xifattiyan xaafetti uttis. ha xifatee qonccissiyooykka qassi ha leewi riizzolttiya.

Xaaceti dumma dumma heeratun wonjjalaa oottidi saruwaa balbbuqiyageeta seerawu shiishshoosona. Mino Xaaceti de'iyo heeratun kayssotinne hara saruwaa xayssiyageeti keehi de'okkona.

Wolaytta moottaa ogiyanne togaa miishshaa kaaletaanne sarotettaa baaso haggaazassi kiyida erissoy wogga taappeellan xaafettidi asa ubbay be'iyosan ogiya doonan kaqetti uttiis.

Issi paranjjaaranne habashaara tukkiyaa issi kushiyan oyiqqidi ayi haasayiyoonaa? Eti uttido sohuwan maataa yeggidi giigissidageeti tukkiyakka essida macca asati oonee?

amaarattuwan "nafixxaa yelem" yaagiya xifatee xaafettidaage beettiyaagaappe bola bagaara daro qommo hara xaafotti beettoosona. ha xifateekka issi sohuwaa qonccissiyaaba malatees.

Toophphiya kawotu hayddan wolqqaama beeraa bessidanne olan erettida kawuwa tediroosa pootoy beettiyagaa gidishiin ikka huuphphiya dadissidi, sinttan qachchidi, gidoora zo'obaanne bollaara bullabaa ba hashshiyan yegi wottiis.

Attuma naati darotoo iray bukkiyo wode bantta tohuwan wottanawunne qassi urqqappe banttana naaganawu maadiya caamma gatee giyan aappun biree ?

Issi maaccaasiyaa wogaa maayuwaa maayada, daraphphan uttada kaalettaydda de'awusu. Macca asay kaalettiyoo, dooriyoonne doorettiyoo maatay de'iyoogeeta gidiyoogee ufayssiyaaba gidiyo gishshawu be'iyoo wode yeemooyees.

Yanxxilay asaa naatussi wolqqaama maaduwaa immiyoogeeti away awaxxiyo wode awaappe attanawunne iray bukkiyo wode iraappe attanawu maaddees. Guufiyaa maaddoy cimida asati aani guufettidi hemettanawu maaddees.

Beni asay heeraa puulayanawu woykko loyttanaw ciishsha zambbaanne harabata go'ettes shin ha'i qassi wodee ehido zammaana dumma dumma meraa poo'iyagaa ehes akka coo sa'an wottiyogappe kaqqana koshshes.

Toophphiyaa orttodookisse amanuwa kaalliyaagetti bonchcho aawatu gediya meecciyoosan issi aawantti bantta kushiyan oyqqiddo miishshay aybbe? Ha naa'u aawatti uttido oyddiya meray aybba malatti?

wolayitta asa kushe hiillaa ayife gididaa samppaa bollan yeechcha hiixxidoogan gisttiyaa xiilliyaappe giigida shendderayi bambbariyaara diyaagaa. Yelaga naati miyoodekka wolqqa immes.

Keehiippe lo'iya xeelliyode tungga ambbaa malattiya sohoynne qassi bollaaranne garssaara kaamee kanttiyo sohoy haahuwan xeelliyo wode kare biittappe attin toophphiya onnekke geenna.

Dumma dumma zal"e miishshata oyqqidi bayzziyoonne shammiyoo keettan uttida buquraa aybaa giidi xeganawu danddayiyoo? qassi issi loomee woysu birakonne oonee odanay?

Hagaa mala bazzottida sohuwaan de'iyoogaa mala iitiyaabi diyaaba malatenna. Ayissi giikko ha sohuwaan diya carkkoyi keehippe mela gidiyoogan wozanaa shemppissenna.

Issi aaho gutaran dumma dumma asay shiiqidaageeta gidishin, ha asati ay haniiddi de'iyoonaa? Ha sintta xeeran de'iya mishiriyaa kushiyan ay wottadee?

Mehiya payyatettaa naagiyanne lo"o ayfiya immiya sheeshshaa darissiyo eqotan oottiya asati issi gilqqa deeshshaa paahoosona. Eta guyyen maccaara galuwa oyqqaasu.

issi yelaga na'ay wolaytta danguzzaa maayidi hagan eqqiis. gidoppe attin assi meray arssa qassi garsaarakka karetta maayuwa maayiddi xoqqana eqqiis.

Attuma naatu binaana ciiridi giigissoyo sohuwan issi yelaga arssa na'ay uttidi wanccare curqqa ba bolli maayidi ba huuphiyakka cirissidi uttidaage aybba xeelidi de'ii?

Issi katta keettaa karen eqqida naa"u goomaara de'iyaa motoriyaa biran woyssaa ekkiyaaba malatay? qassi i miyiyanikka qoodan woysaa gidiyaa asati uttidonaa?

Wonggelay ay gidikkonne biitte bollan laamiya ehiidi de'iyooge daro be'ida iita xalahee asaa naatu qashshuwa koyiyaagee wonggelay odettenna mala daro manddiidi de'enee?

Naa"u macca naatinne naa"u attuma naati ziiriyan eqqidi duriiddi de'oosona. Eti oydaykka maayido maayoy wolaytta wogaa qonccissidi erissiya wogaa maayuwa.

Kushe kuwaasiyaa ka'iyoo dembbaa miyiyaan be'iyaa asay uttiyoo sohuwaa be'iyoode woysu xekkaara de'iyaaba milatii? qassi ha baggaara de'iyaa maatay ayssi hagaada diccidee?

Issi bulla meray de'iyoo wogaa buquray de'iyoo miishshaa xeelliyoode ha buquray nu biittee itoophphee giddon tigire dalgga manttiyaan de'iyaaba milatees.

Mulebayi kumi uttido kosikkee ba giddon cora lo'iyabata oyqqidaagee beettees. Ha koskkiya giddon maanawunne uyanawu keehippe mal'iya kattanne ushsha qommoti de'oosona.

cora asay issi ogiyaara biyaage dioyaage bantta kushshiyan qorqqoruwaa oyqqidi biidi beetoosona. ha asaa kushshiyan beetiya miishshay balgguwan asay keettaa keexxanawu maadees.

Puphphullee nu bollaassi daro maaduwaa immiya, ba giddon pirootiiniya loyttidi oyqqida quma. Qayye phuphphulliyaa woomawu xale giidi daro asay uyees.

garssa baggayi keehippe gal''i uttido keettan qooriyan wottiyoo biraappe merettida belecayi bayizzettiiddi des. Ha son guutta birappe doommidi keehippe daro biraa gakkanawu ekkes.

Keehi puulatti uttida sohoy de'iyagan dumma dumma alleeqoti kaqettidogee odiyogaappe daruwa lo'eesinne bonchcho imattaa mokkanawu injjetees. Hagaa mala sohoy beetiyosay guutta.

Yettanchchay Didi Gaga yaagiyoge ba huuphiya dichchidi Wolaytta wogaa maayuwa dunguzaa maayidi maahiya calaa ba hashiyan yeggidi tooraa oyiqqidi Oona xeelli?

issi keettaa giddon beettiya cora meray de'iyo shayiyaa uyyiyo miishshay aappun biree? qassi ha miishshaassi bulanne zo"o meray aybbaa qonccissii?

Gabaxa kaasay Toophphiyaa biitan meeziyan ka'iyo kaassappe issuwa gidishin ha kaassa ha'i yelettay ka'iddi de'eena. Yelettay hagaamala kaassa kai'iyakko ayba lo'shin.

Issi arssa na'iyaa ba qooriyaa karetta meraara yuuyi adhdhida buquraa wottidogee aybaa getetti xegettii? i hayttan de'iyaagekka ayba giidi xeegiyoo?

Wolaytta wogaa maayotu meran ambbata tiyidi loyttiyogee alleeqotettaappe aadhdhidi wogaa erissanawukka maaddees. Wolaytta wogaa maayuwaa merati Sooddo ambbaa garssan tiyettidosona.

cora yelaga naati eqqidi issippe bantta qooriyaaninne hashiyan bootta curqqaa maayidi beettoosona. ha bootta curqqaykka darotoo asaassi keehi daro lo'o go'aa immoosona.

Badallay araddanne keehippe daro biitta ekkiya oyddu ichchashshu aginan ka'iya keehippe maadiya goshshanchcha kattatuppe issuwa. Ha katta doyssidinne xiixxiddi meetes.

Dumma dumma allequwaa suntta xaafido worqqattaa issoy oyqqidi de'ees. Ha biittane oyqqido worqqattay alleqqo miishshattu sunttanne etti ekkiyo gattiyaa issippe qonccisees.

Ha sohuwan aappun irssaaseti, biireti, dawutaratinn eta xeeraa pooxiyo buqurati de'iyonaa? Ha buquratussi issuwawu issuwawu ayba meray meraynne go''ay de'iyaba milatii?

Zaafee diyagee beettes. Qassikka saloy diyagee beettes. Sintta baggaara uuttay bessidaagee shooqan diyageenne hepinttan qassi deriya huuphee diyagee tawu beettes.

issi irziizo malatiyaa malaatay de'iyaagappe giddon maata malay kummi uttidaagappe sintta xeeraara naa''u asati a bolli eqqidi bidi beettoosona. shin eti oonee oonee?

Ya baggaara de'iyaa salo meray beettiyoo sohoy awa getettii? ha baggaara qassi dere milatiyaa sohuwaa beettiyaa mittaa sunttay ayba getettii?

Hagee dumma dumma sohotun kaqettidi he yohuwaassi birshshettaa immees. Hegeekka leemisuwaassi quma keetta gidiyogaa ooratta yiya asa gidin woykko meezettida asa gidinkka eranaassi maaddeees.

Oydde uttanawu maadiya mitta xawulappenne hara doozatta massiddi kushe hiillan merettiya so gido buqura. Ha buquray asay uttanawu maaduwa immes.

Alamiya giddon dumma dumma biittatun cora qommo ipportte annaacee ubba layttankka oosettees. Eta giddoppe toho kuwaasse annaacee aahuwan erettiya ispportte giyoogaa.

Dumma dummabati bayzziyoonne shammiyoo sohuwaan issoy issuwaa bolli kuuretti uttidaagetu gatee woysee? qassi eta meraa malaatay aybaa aybaa malatii ereetii?

Qaye bambbariya dumma dumma kattara coommi commiddi miyoode poogay doona giduwa xuugiddi shayan seeles. Ha bambbare qassi ayfiyan afutta haattadan tuge tiggagasa.

Nu biittan issi gita pooqe diyaagee keehippe lo'es shin he keettaa yuushuwan hara keettati baynaagee qassi ayba iites giidetii ?

Cora banddirati ziiriyan pude tollu giidi eqqidaageetu meray ayba meree? Issi issi banddiray awa biittaa banddiraakkonne aybaa qonccissiyakko yootana danddayeetii?

Wogga birata sayiniya bollan daro buddeenayinne dumma dumma woxee diyageetuppe zo'iyagee ayibee? Ha sayiniyan buddeenaa qooday aappunakko qonccissidi yootanna danddayeti?

Oyddu xaaceti bantta oosuwa yuushuwan doonaa doonaara gattidi qofaa laamettoosona. Ha uttida xaacetuppe naa"ati qophiya wottidosona issoy qassi kushiya xaaxi uttiis.

Tonddetu kaamee wolqqaama olaa miishshaa woykko buquraa tookki ekkidi biiddi de'ees. Ha buquray keehippe wolqqaama yashshiya Olay merettiyo wode go'ettiyogaa.

bootta woraqata bollan xaafetti uttida issi xuufe de'iyaagappe miyeesara xoolintte malatiyaabati yuuyyi aadhdhi uttidoosona. ha gidduwan xaafeti uttida xuufe woyggi nabbabetii?

Hagee bazon diidi miyoobay xaayin namisaa giishshawu laawiidi de'iyaa issi kare do"aa be'oos. A sunttaykka aybakkonne erettenna shin a meraykka hegaadan lo"enna.

Keehi bullaali uttida sohuwaan aybakka maata milatiyaabi baynna sohuwaappe ya bagga gaxaara d'iyaa adil'e ciishsha meraara diyaa sa'aara kiyayda de'iyaara ayba getettay?

Issi caammaa wottiyo madardariya gidoon qoodan keehiippe cora qeeri kifileti diyageeta gidishiin dumma dumma caamma qommotti qilxxi giid uttageetti tana aybba lo'iyoona!

Keettaa keexxiidi go"ettiyoo biraataa qommuwaa gidiyaa megaa xishshanawu maaddiyaa buquraa ayba giidi xeegiyoo? qassi ha sohuwaan woysu paydoy paydoy de'ii?

Bodditte ambban ogiyaa doonan hagaamala puulattida maata mera sohuwan baada uttada shemppa ekkiyaakko tawozanayi irxxi ges. Ha maataa bollan cora qommo mittati tokettiyaakko lo'o.

Mayuwa meecciiddi geeyyide aggidee gi gorppiiddinne away kiyidee ira shaatiyan waananee giyo hirggaappe shemppida. Mayyuwa mulxxuxxissi meecciya maashshine nuussi yin.

Issi bitanee samppaara oytta uukkdooga kushiyan oyqqidi ba lanqqiyan diya naatuyyo duutti duuttidi immidi de'ees. Ha naatikka aybba maayi uttidoona?

Taani daro wode asay hayqqida asaa mooganawu efiyo wode daro yayyays. Ubba qassi bootta maayuwa maaydi yeexxiiddi efiyode sinttankka eqqikke.

Issi sohuwan dumma dumma kaame qommoti de'iyaageeta gidishin, ha kaametu sunttay oonee oonee? Naa''u kaametu meray ay malee? Etappe ya baggaara de'iyaabati aybee aybee?

Aho sohuwan xoqqa deriyaappe sintta baggaara gidduwan gidduwan diya dozzay ayibee? Ha deriyaappe guyyessan diya saluwa matan ayibi ddiyaaba malatii?

Lo''o jabanaa be'iyo wode tana coo hashshukka oottees gaasoykka asay tukkiyaa penttissiyoy aana. Siiniyaa Meray tana keehi lo'ees gaasoykka I bootta.

Hagaa mala ogee na'ay waani giishin gallassa muliyaa coogada yuuya yuuya gees. Hagaa taani tishshi ootta xeelliyo wode saluwaa kawotettaa efiyaba malatees.

Issi suuqiyaa giddon dumma dumma wogaa maayoti bayzettanawu kaquwan de'oosona. Ha wogaa maayoti puuttuwaappe oosettiyaageeta gididi, bonchcho baalatun, dere yaa'tun, bullachchan, qaxxaran naayanawu maaddoosona.

Ha Ambban eqqidi kahuwa demmanawu meeguwan daro daafuriya macca naata be'iyode daro kayoy sitettees. Xeelliyo wode xumaykka qammaykka yashshiyagan macca gididi eqqiyogee attoshin attuma gidiyakkokka deexxees.

Wolayttatto luxiyo maxafay wolaytta doona woganne giraameriya hanotta luxissiya eranchchattun xaafettidda maxafa. Ha maxafay wolaytta deriyan ubba sohuwankka luxiyo maxafa.

Ambbaa giddon cora koskketi woykko suyqeti de'iyageetuppe ha beettiya koskkiyan qeeri naatu qumaynne eta geeshshatettaa naagiyo cora bayzettiya zal"eti de'oosona.

Hagee laa ubba asay awa biittaappe shiiqidi dembba mule sippi giidi kumideeshsha! Ha etappe sinttara de'iyagee eta kaalettiyagaa gidennan aggenna.

Dumma dumma wogaa qonccisiyaaso giddo buqurata bayzziyoo keettaa giddon ya bagga gaxaara qoodan naa"u macca asati uttidageeti ha simmi dereqqoosona.

Bulukkoy wolayttan macca asay maayiyo puutuwaappe shimaynne daddiyo durannawunne bulachcha maayanawu maaddiya wogaa maayo. Hadee woykko dungguzzay atumay asay maayiyo wogaa maayo.

Luxetta keettatu giddooninne Kare dirssaa bollan xuufeta be'iyogee darotoo meezetidoba. Ha luxetta keettatun xaafettiya xuufetuppe darotoo erettiyagee "eraassi koyroy xoossawu yayyiyogaa" giyagaa.

Qeeri naati timirttiya tamaaranawu iita koyyoosna shin ayssee nabbabiiddi eesuwaara xiskkiichchoosona. Hay toochchi achcho gane waatoshsha etabay hegaakkattennee aybakka oottiyobi bawattennee.

Macca naati bantta puulatettaa naaganawu sinttan tiyettiyobatinne achchaa meecciyobati aybee aybee? Ha puulaa naagiyo buqurata shammana bessiyoy xale keettatuppeeyyee buzo suuqetuppee?

Issi puulattidanne heregaa penggee diyo keettay beettes. Ha keettaa sinttan tankkeriya giyo haattaa dagayidi duge yeddin asay go'ettiyo miishshayikka beettes.

Miizzay asaassi daro go'aa immees:- macca miizzay maattaa , oyssaa , pilaanne maraa yelees. Attuma miizzay woykko booray qassi goshshaa goyyanawu maaddes.

issi orttodookise keettaa pnggiya toophiya bandiran qachchi uttidoohee beettiyaagaassi meray ay malatii? qassi a yuushshuwaakka aysi shuchchan diri uttidi asaa gelisokkonaa?

Nu biittee Toophphee giddon issi issi koloti de'iyaageeti xeelliyo wodiyan keehippe malaaloosona shin issoy issoy de'iyaageeti qassi shiiqidi xeelliyo wodiyan ayba yashshiyoonaa?

dumma dummabata bayzzanawu hagan shiishshi uttidosona. hageetuppe issoy maxxiniyaa, tukkiyanne harabata. etikka darotoo dumma dumma heeran asaassi maaddiyo maadoy cora.

Kuwaasiya kaassaa annaaciyan daro daafurida mino kaassanchchati bantta daafuraa woytuwa keehi daro ufayssan ekkoosona. Kaassanchchatu maayoy wullishin denddishin urqqan moorettiis.

Issito issito ta laggetuura allaxxanaw kiyidosan keehi al''onne qassika gita gidida katta keettaa biyoogan nu kushiyan de'iyaa miish peeretiyoogan he kattaa miyoode keehippe ufaysses.

Issi bootta maayuwaa maayida bitanee asho keettaa giddon ashuwaa asaassi muxi muxi immiiddi de'iyaagee beettees. qassi a miyiyan i muxoogaa ekkiyaa na'aykka de'ees.

Beni wode asay issi issi kiita asawu aattanawu postta keettaa biiddi keehi metootees. Taani qassi hegaa hayttan siyo wode hashshu he wode xayaas giissees.

Ha misiliyan cora poototi de'iyogee qoncce gidi uttidi ha poototun kawo Xooni de'iyogee aappunee? Hara kawo Xoonappe dummatiyageetu sunttay oonee?

Nu wolaytta biittan keehi malaalissiya wogaa maayoynne qassi asaassikka mino issippetettay de'ees. Ha wolaytta asay ubbay issi mera maayuwa maayidi duriyoode tanakka etaara qaaxxa qaaxxa gees.

Luxanchchati bantta luxiyo kifiliyan uttiddi bantta luxetta ezggiddinne miiccidde kaalossona. Eta sinttan de'iya maxaafay luxanchchati eraa demmanawu kawoy gishido luxiyo maxaafa.

Naa'u cima asati bantta baqulota toggidi manddariyageeti beettoosona. Ha baquloti asay darotoo haahosaa manddariyo wodiyan banttawu woliqqay ixxiyoode go'ettiyo so miishsha gidiyogan erettoosona.

Biron yeesettida yeesuwa hoommuwa goppu giyaagaa uya giyoodee tana tawu haa kiyanaanes. Issi issi asay qassi heegaa uyiyoogaa aybippekka aattidi xeellees.

Danuwaanne wonjjalaa teqqiyogaa baggaara xaaceti nu deretettaa garssan oottiyo oosoy keehippe xoqqa. Ooshshaanne karissikkarssaa medhdhidi saruwaa bashshiyageeta xaaceti seerawu shiishshoosona.

Ha issoy issuwara barssettiyogaa xeelliyo wode taassi qofettiyabay ogiya doonan miyo kattaa xayidi yuuyyiya naata barssiyogaanne daabbuwa gidikkonne shammidi miziyogaa meezetiyakko giissees.

Dumma dumma qommo asati issi heeran de'iyaageeta gidishin, etappe boottaa maayuwa maayidaara ay oottay? Maccaasiya oychchiyo bitanee ba kushiyan ay oyqqidee?

Issi eeshotiyaa birilliyaa bolli tigetti uttida karetta meraara de'iyaa ushshaa miyiyaan de'iyaa salo meraara de'iyaa buquray ayba getetti xeegettii eretii?

Afirikaa toho kuwaassiya yaagiya xifatee beettiyaaga matan diya wanccay ayssi bootta gidi uttidee? qassi hegaa xalaala gidennan ha sohoykka ayssi zo'idee?

Issi qumma keettay beettiyaagaa gidishiin dumma dumma meray de'yo leemisuwassi bootta, salo milatiya, zo'o maata milatiyanne hara qommo wombarati, qassi so gidon bollaan naa'u mabirattiyaa qoxaareti de'oosona.

Wogga kaamee issi gutti daro asaa caanidi asay baana koyyidosaa elle gattees. Nu luxetta keettan(wolaytta sooddo yunvurshiyan) daro kaamee de'ees eta go'aykka oosanchchata eti biyoosaa gakkanawu efees.

Alleequwa miishshappe issuwanne waannatiyaaga gididi hegadan daro bira ekkenaage issi suuqqiya giddon kaqqetti uttiis. Hagee ubbay muleera gamattiyakko woyssu bira ekkaneshsha?

Daamoota Woyde Allaanaan zoreta keettaa oyddantto yuusho ooso layttaa koyro eeso konssonoy awan giigidee? Ha xuufe ay mala meran xaafettidee?

Issi uttiyoo oydiyaaranne qassi xarphpheezzara merissi ehidi son wottidoogee xeelliyoo wodiyan keettaa puulayi wottidaagee so giddon ayba lo'es giidetii ?

Wolaytta mayzza ma"e wogaappe dummatiya hanotan daro yelagati ba ekkana koyyido na'iyo qoppennan tana geluutee giidi oychchoosona. Ha hanotay giigana bessiyaba.

Wolaytta sooddo katamaan dumma dumma so giddossi maaddiyaa miishshaa bayzziyaa daro sohoy de'ees. Samppaa go'ay keehi daro hegeetuppe issoy buddeenaa a bolli wottanawu maaddees.

Maaraara domettaappe biidi wurssetta gakkanawu de"iya dumma dumma meratu qooday woysee? Hagan beettiya dumma dumma meratu ubbappe gaxaara de'iyaa meray aybee?

Tohossa Toophphiya dalgga manttiyan wolaytta ambbaa kawo oosso keetta ubban he ooso keettaa qonccissiya xuufeti amaarattuwan de'ikkokka wolayttatto doonankka de'iyakko keehi lo'iyaba.

Dumma dumma qumaa qommoti de'iyageetuppe ha intte be'iiddi de'iyo qumay ayba qumaa qommo? Ha qumay qassi aybippenne waanidi ka'iya qumee?

Issi asay issippe gididi allaxxanawu maadiya sohuwan xarphpheezaa bollan burccukkuwan kunttidi uttida gum'ettida mangguwanne abkaaduawa ushshay de'iyagee sintta baggan beettees.

Dumma dumma qommo bambbaree daaxetti giigidi sinttawu aadhdhidaaga be'iyoorinne tawu doonan haattayi kumi aggis. tushidi miyoobayi din tushkka tushkkada miyaakko adhdhana.

Woosa keettaa biidi asay bawu geliyagaadan geliyagaadan goda woosseesinne goynnees. Qassi woosa keettan issi issi wode baalay gakkiyode hara wodeppe dumma ufayssees.

Eta qooday ichchaashsha etikka qassi wollaytta wogaa maayuwaa giidida dunguuzzaa maayuwaa maayidi eqqidaageti beettoosona. Eta meraykka keehippe lo"ees. ubbaykka qassi arssa meraara de'oosona.

Wolayttatto doonan xaafettida Geeshsha maxaafa bolli xaafetidi uttidi erissuwaa kiitya aattiyaa issi misile hagan beettees. A meraykka salo malaara boottaara de'ees.

Zammana maashiniya gidiya ha buquray daro go"a immiyaaga gidishin darotoo dumma dumma koorinttiyaa aattiya shubota xaaxxanaw maaddiuaaganne qassi birshshi ekkiyoodekka eessuwan birshshanaw maaddiyaaga.

Wolayitta liqaa luxetta keettan ziiriyaara uttidi luxetta keettayi immiyoo paaciyaa ekkiiddi de'iyaa naatu qoodayi aappunee? Ha naatu qiddon aappun maacca naati de'iyoonaa?

karetta, adil''e, maata mala heganne hegaa malatiya meray de'iyo caammati issi diran kuureti uttidaagetuppe sintta baggara de'iyaa issi na'ay ay oottii?

Naa"u wolaytta keettati keexxetti uttidaageetuppe sintta baggaara ichashsha gidiya asati issippe eqqidoosona. Ha asatuppe attuma naatu qooday aappune? Macca naatugeshin?

Biittaa bolli naa''u woxay ba maaraara woykko muyilaara de'iyage beettees. Woxay beni wode asay kattaa ayfiyanne hara so giddon koshshiya xale qommota gaaccanawu maaddees.

Issi qeeri naati eqqidi kushiya meecettiyaageetussi qooday qoyssee? Qassi ha sohuwan beettiya mittaappe oosettida cora dirssati asaa ayssi gelenaadan teqqiyoonaa?

Payyatettaa naagissiyaageeti kase aadhdhida galassan nu luxetta keettaa yiyoogan luxanchcha naatussi baaso hagaazuwaa immi makkidi issi issi suuttay darido naatuppe suuttaa duuqqiyoogan ay keenaa worissidonaashsha?

heezzu karetta miizzati diyaageetuppe bagatti ayssi ordde gididonaa? qassi etawu meray boottanne karetta gididdo gaasuwa eranaassi daro xaappoti xaapettidosona giyoogee likee?

Xaaxxetidda santta keehippe suufayiddi oyssa yegiddi mali'etti kattidooga mooqqiyan kaashshi kaashshi miyoode kushiyara ma ma geesi! Ha santta kattidooga peenoy siiriya qoqoppes.

Goshshaa murutaa ayifetuppe issuwa gidida shukkaare bayizuwaassi giyaan yafarettidaageenne doorettidaagee de'ees. Shukkaaree darotoo hombbiya heeratun mokkiyagaaninne asay ba namisawu kattidi miyo katta qommo.

Amarida attuma asay ammanuwa kaalettiya masqqaliya oyqqida qeesiyaara eqqidosona. Eti giddon ha baggaara eqqida aawaa maayoy lo'enna qassikka I haniyobaykka lo'enna.

Bantta huuphphiyaa shemppisanawu woykko allaxanawu biida naati lo"iyaa maayuwaa maayidaageti qoodan eti woysee? eti biido sohoykka wolayttan awa getetti xegettii?

Ataakilttetanne miyo mittaa ayfeta bayziyo suuqetun koyido ataakilttetanne miyo mittaa ayfeta demmanawu danddayettes. Muuzee kiluwan bayzettiya miyo mittaa ayfetuppe issuwaa.

Qoodan heezzaa gidiyaaattuma asati dumma dumma maayuwaa maayidi ya baggaara de'iyaa mattaa keettaa giddon maattay eessaa eessiidi de'iyaagaa be'iidi de'oosona.

Toophphiyaa mokkiyaa teqqiyaa oosanchchati awudenne qamma gallassaa geennan bantta gittaa gixxidinne bantta olaa miishshaa oyqqidi naagoosona. Eta kaamee eti yuuyyidi biyoosaa efees.

Ha"i ha"i toophphiya giddon keehippe meran daro asan dosettiya yelagati gakkiiddi de'oosona. Ha puulanchcha yelagati salo gufantto xekkan annaacettidi xooniyogan biittiyo xeesissiiddi de'oosona.

Issi keettay ogiya doonaan de'iyagaa bollan he keettan oosettiya oosuwa qonccissiya xuufee de'iyagee beettees. Ha keettaykka daro go'aa asaassi immees.

Nu heeran de'iyaa worqqa keettan bayzziyoo worqqa de'iyaaggaa taani taw shammanaw koyawttaasi shin he worqqay keehippe daro biraa ekkishsha ?

attuma asay machchiyoo ekkiyoode koyitaa immiyoo worqqaappe oosettida lo'iyaa hayittan wottiyo worqqaa. keehippe daro dure gidida asayi daro biraa kessidi shammiyoogaa.

Cora attuma asy paraa koori toggidi keehippe aakkida dembban awa zaaridi efiiddi de'ii? Ha paratu ubbappe sintta baggaara diyaa paraa meray aybee?

issi qeeri qiiba buuchchaa qanxxiyo miishshay diyaagee beetees. ikka darotoo asay bantta buuchchaa qanxxidi banttana giigissana mala keehi daro go'aaa immoosona.

Cora asati philxxxuwa oyqqi uttidaageeti beettoosona. Hegeetikka dumma dumma heeraa cimatanne bataskkaanaa kaalettiyageeti huuphphiyankka qophiya wotti uttidi yaa'aa yaa'iiddi de'iyaba milatees

Anccuwa milatiya biittay de'iyagaa bollan meecetti uttida woykko geeyyi uttida donoy beettiyagee awa biittan mokkidaagee? Ha donoy asaa naata aybaa maaddii?

Maattaay asaa naatussi keehippe koshshiyanne asaassi daro go'aa immiyabaa. Issi maccaasiya eqqada adil"e ciishsha meraara de'iya jarkkaaniyappe jooggiyan tigaydda de'anawu.

Issi mino Toophphiya macaara Toophphiyan ubba aayetti micciyodenne ufayttiyode be'anna koyettes yaagada haasayiddo haasayay daro asaa wozana bochchiis. Qassikka keehippe gita qofa.

Keehippe aahonne gita shuchcha keettay daro marccuwanne dumma dumma biratatuppe keexettiya luxetta moconay de'iyo keetta. Ha shuchcha keettay tungga ambban de'ees.

Diyaqoonee orttodokise ammanuwan geeshsha meqidesiyaa giddon qeesetuura issippe deriyawu woossees. Meqidesiyaa giddon woossiyogaappe kareera diyaqooneti poliyo keehi daro oosoti de"oosona.

Wolaytta Sooddon issi kaamiyaa laaguwaa luxissiyoo keettay de'iyaagan asaa keehi luxisoosona geettes shin taw issi isha diyaagee he sohuwan luxanaw qoppi wottis shin miishshaa loytti qanxxissiyoonaashsha?

Lee''e na'iya barkka sitti ga eqqada gede simmada xeelaydda eqqidaarippe ya baggaara haattay soossuwaara goggiidi de'iyaaga awa heera giyo ?

Ussuppun attumanne, issi maccaara oydday dungguzaa qooriyan wottidi, xaraphpheeza bolli zo"o adil"e ciishsha meray de"iyoo banddira wottidi uttidosan. etappe guyera heezati he banddiraa oyqqidi eqidosona.

Cora maccaane aatuumaa naati issi sohuwan biittaa shishshidi watiyoona? Uttida naatu giddon appun maccaa naati de'iyoonaa? Issi na'ay etappe guyessa baggara oyqqido bottay aybee?

farannicheriyaappe oosettida keehippe lo''iyanne dumma dumma haggaazza immiyaa buquraa issi kifiliyaa garssan wottidoogappe guyye baggaara issi maccassiya uttadaarippe hara asi miyyiyaan beettena.

Keehippe qoodan daro asati issippe dembban eqqidi bantta kushiyaa sinttaw xaaxxi wottidi sinttakko xalaala xeellidi eqqida asay ha dembban eqqidi ay oottii?

Keehippe ho''otettay de'iyo heeran mokkiya loome keehippe daro harggiyawu xalenne ba giddon guxunetta woriya wolqqa oyqqidda dooza qommo. Ha doozay harggiya woranawu koyetees.

Issi huuphphiyaa binaana giigisiyo keettan yelaga na'aay binaana qanxxisuwaa meeccisidi de'ees. Daroto huuphphiyaa binaana giigisiya keettan de'iyaa gatiyaa gujji gujji biyooge asaa keehin ufayssena.

Zammaana kattaa cakkiyanne qoxxiya maashiinee goshshanchchatu oosuwa deexuwa guuttiyogan bessiiddi de'iyo beeray ay malee? Ha maashiiniya qaxiwatoy merettenna mala buzo duretuppenne kawotettaappe naagettiyabati aybee aybee?

Issi keettaa garssan cora uttiyo oydeti issippe dooreti uttidi de'iyaageetuppe hini baggaara xarphpheeza bolli wotti wottidi kammi wottidooge aybbe ?

Haagaa mala keehippe baana xalla gidida lo'enna ogiyaa doonan eqqiyoogee keehippe iitiyaaba. Guutta saatiya eqqappe sinttan maayyuwaa suppu ottidi moori agges.

Issi addussa asphalitiya doonaan miyiyan tokkin oyqqidi gakkida mitta malattiya lo'ya mittay beettiyaagaa gidishin sintta bagaara guttttasay beettiyo keetta malatiyaabay de'ees.

Issi irzzo mala qottaa giddon dumma dumma malaatati de'iyaageeta gidishin, he malaatati aybee aybee? Irzzuwaa bollan tiyttida heezzu qommo merati ay malatiyaageetee?

Toophiyan erettida cora zanaqqa sohotuppe issuwa gididda ha beettiya sohoy awan de'ii? Qassi a shuchchaappe massidi oottida asati awa biittaa asatee?

Hiitta maayoy hiittaa mayzziyoogeenne asay zin"iiddi maayiyoogee qassikka borkkotiyoogee bayzettiyo sohuwan koyiyoobaa demmiyo wodiyan wozanay keehi ufayttees. Ordde maay aqiyoogee adhdhiyo gishawu asay shammanawu ufayttenna.

Issi kifiliya giddon farannicheriyappe giigi uttida buquraa wottido sohuwan asaassi dumma dumma haggaazuwa immiya eqota gidiyagaappe issoy daro maaduwa immees.

Ha"i ha"i toophphiya giddon oosettiiddi de'iya dichchaa oosota be'iyo wode hombbocissees. Hagaa mala qofaa qoppiya asi beniisappe waani xayidee giyo wode zil"ees.

Issi heeraa sarotettaa naagissanawu geema kaameeraa kaqqiyogee keehippe maaddees. Ha"i ha"i daro ambbatun soolaariya wolqqan oottiya geema kaameeerati oosuwan pe'iiddi de'oosona.

Arssa gidada ba huuphphiyaan maata mera gozddaa wottidaara haa simmada eqqaasu. qassi ippe ya baggaara karettabaa bolli bootta xifatiyaara huuphphiyaa qibatiyaa erissiyaa erissoy de'ees.

Ha'i wode asaa naati dumma dumma oosota oottidi bananne ba keettaa ayssiyoogaappe aadhdhidi daroti duretettaa shiishshidosona. Hagaadankk qassi tukkiya bayzzid duretettawu huuphphiyan uttida asay besashin oosuwaa kariya asay tana aybba iitii!!

Issi heeraara aadhdhidi biiddi de'ishin bootta donuwaa zaytiyan xiixidi bayzziyoogaa ta lagee shami ehiidoogee pala mal"es shin hegee faro biraa ekkiyaabeeshsha?

ha sohuwan beettiya oydee aappun biran bayzzettii? qassi asaassi immiyo go'aa xeelliyode i assi addusatettayu ay keena ganawukka danddayettenna gaasoy aybee?

Afirkkiya daro araddanne cora qommo xaletettawu haniya doozati de'iyo biitta biitta giyogaa. Leemisuwawu geneenoy daro wode toophphiyan aradda heeran mokkiyaaba.

Kaamiya ogiyan de'iya buuraa nne moorettabaa denttiyogan ogiyassi geeshshatettaa immiya naa"u oosanchchati issippe hemettoosona. Etappe sinttaara maccaara na'aa ba'ada yawusu.

Toophphiya biittaa asay xeettaappe hosppun tammu kushee goshshan aqees, ha goshshaa miishshaa sunttay aybee? Biittaa duge cadi cadi gooyiyagee ayba geetettii?

Bolla koohoy maata mera gidido bollaa saamunay lssi minxxaafe malay hiixettidoosan uttiis. Ha saamunaa meraa be'iyo wode, meecettiyoogaa attin qayye ma ma gees.

Addussa ogiya biyaa kaamee bagga keenani simmidoogappe guyyiya asa wottido qan"iya woykko laaxa mizessi gidoshin ha I ba giddon ayssi giigissenne?

Dozati immiyo cora qommo go'atu giddoppe maanawu qumatettawu maaddiyoogee issuwaa. Maanawu maaddiya cora qommo dazati salo gufaantton dumma dumma heeran de'oosona.

Wogaa maayuwaa maayida dumma dumma bariyaa giddon de'iyaa yelaga naati bantta layttaa baalaa bonchchiyaageti ayba mera maayuwaa maayidonaa? eta qoodaykka woysee?

Issi puulatti uttida masoopiya yuushuwan haattaa uyiyo kupaayaynne uttiyo oydee qassikka hara kaqettida samppati de'oosona. Hagaattan puulattidi lo"iyaasaa awa heeran demmana danddayiyo?

Kaamiya qommotuppe issuwa gidiya lambban oottiya qeeri kaamiya. Ha kaamiya giddon cora asay gelana danddayenna gishshawu so asay go'ettiyo kaamiya geetettes.

Karetta xaacetu ooso maayuwaa maayi uttida asati qoodan laappunaa gidiyaageta xeelliyo wode ooni dabaa oottidagaa oyqqana yiidakko eti ayba yashiyoonaa!

Wolayttan asay daro sohuwappe yiidi maanawu ufayttiyo qayye ashoy de'iyogaa ooninne erees. Ha sohuwan qayye ashuwara daatta barbbariya, oyttaa daabbuwakko be'eettees.

Hagan bayizziyoo irxxibeenna haattayi shammidi uyyiyoo wode bol''iyoo gishshawu daro asayi shammidi uyyiyaaba malatenna. Upayissin uyenna gishshawu daro biraa kessidi shammenna.

Aradda biittan zerido kattay ay mala murutaa immana danddayii? Goshshanchchati bantta goshshaappe lo"o murutaa demmana mala kaafiyo oosuwa oottana bessiyay oonee oonee?

issi keettay kummiddo sohuwan dooza matan uttida asatu giddon appun seeraa naaggissiyaa xaaccee de'i? etaa giddoppe zo'uwaa maayidari sunttay oona geteetti?

Urqqappe meretiya bashshee oytta uukkanawu qassikka dumma dumma shaashsha shaa'annawu maadiya so gido buqura. Ha buquray mino gidenna kunddikko meqqiya buqura.

Attuma na"ay ba siiqiyo uffayssanawunne tana gelute yaagiyaa oyshsha shiishanawu o xeegidi a hasayenan o gurum"isanawu goettiyo ogiyaa awudeppe dommidi meeze gidide? Awa biittan dommide?

Nu biittaa seeraa naagissiyaageeti baalay gakkiyoo wodiyan wodiyan hiyeesata woykko metootanchcha asaa maaddoosona. He etappe maaduwaa ekkiyoo wodiyan eti aykeenaa ufayttiyoonaashsha?

issi geela'o na'iya diyaara ba kushiyaa xoqqu oottada eqqidaara beetawusu. ha sohoykka daro wode asay ba diyo heeraappe biidi be'iyoosa.

Kaamee asaa woykko buquraa issi sohuaappe hara sohuwaa efaanawu maaddees. Kaamee daro qommo miishshatuppe merettees hegeetuppe amaridaageeti :-birataa, heregaa, qalamiyaa.

Daro marccuwaa keessidi woykko wolqqaama gaatiyaa qanxxidi ba wozanaa woppu oottanawu woykko irxxi oottanawu daroban giigi uttida sohuwaa be'iyoode ha sohuwaan shemppa shemppa gees.

Duriya Yakoba utteeliyan de'iya miyobay ubba qassikka uyiyobayinne dumma dumma hara hagaazay miishsha pittiddi ekkiddi wurssigees. Ha uutelliya sohoykka tuma keehippe malaalliyaaga.

Wolayitta wogaa maayuwa dungguzaa maayida heezzu asati beettoosona. Dungguzay wolayitta asayi bari wogaa qonccissanawu maayiyo mayyo qommotuppe issuwa gidiyogan erettees.

Issi dere ba woga dabbaban bessanawu kiyiyyode ayyibinne teqqennan sittan qonchisees. He ettawu de'iya onatteta bessiyobaykka haga ganawu danddayettena issi qofan.

Harere biittan de'iyaa issi keehi gita gidida dirssay de'iyaagee he biittaassi zawadan go'iyoogee beniisappe doommidi he biittaassi taarike geetettidi beniisappekka erettidi de'iyoogee ayba malaalii?

'Buhee' yaagiyoo baalaay daroto Toophphiyaa orttodokise woosaa keettannine Amaaraa dalgga manttiyaa asaynne Tigire dalgaa manttiyaa asay bonchchiyoba. Hagaamala baalay mata wodiyappe doommidi xayidi de'ees.

Issi kare biittan de'iyaa haaland geetettiyaa kaassanchchay kase ba kaa'iyoo sohuwaappe keehi daro biran shamettidi yiisi shin ha'i ba de'iyoo sohuwaan loyttidi kaa'aneeshsha?

Issi bootta meraara diyagaa bolli macca naati caammay karettay so baggay bootta gidiyoogee ooratta caammay diyagee lo'es. Shin a gatee woyseshsha?

Wolaytta dicha toho kuwasiya kaassanchchatti daagga denttidi dembba gaxan ufayssa qoccissiide de'osonna. Toho kuwasiyaa dembbaykka daro zamaana buquran daro gatiyan giigidaaga.

Issi keettaa penggee wogga gaaniyan gorddettidi gaanetti uttiis. Ha birata sanssalataa be'iyoo wode, mule merinawu birshshettenna qasho keettaa gelidaba malatidi bollan caalees.

issi suuqiya garssan dumma dumma lasttiqiya qashshettidi dooretti uttida bayzzana suuqiyan wottido katta ayfiya sunttay aybbe? eta gateekka issuwaage issuwagee aappunee?

Cora luxiyaa naati maccanne attuma gididi bantta sinttan paaciya oyishaanne zaaruwa woraqataa nabbabbiiddi diyageeti aappuntta kifile luxiyageetee? Eta qoodayikka aappunee?

Luxetta keettan qeeri naati qumaa maanaappe kasetidinne mi simmdi bantta kushiyaa meecettoosona. Ba bollaanne maayuwa geeshshatettaa naagiya guutta naati so asaa wozanaa shemppissoosona.

Karetta faabirikkan giigida uyanawu maaddiya mal'iya kookaa koolaa giyogee beettes. Shin hagaa mala mal'iya ushshaa giigissiddi payya buquraara giigissiyakko lo'o.

Nu ambbaa ayssiyaagee oge doonatuuninne issi issi heeratun gelissido xomppee nu ambbay keehippe puulattidi beettana mala oottido oosoy keehippe lo"es.

Asa daafuridi, cawattidinne minnidi oottiyoogan bananne ba so asaa mizes woykko ayisses. Asay awudekka shuchcha keettaa laaliyo wodiyan a heerappe haaqqi eqqana koshshes ayssi giikko shuchchay laalettiyo gishshawu.

Tukkiyaa uyyennan aggikkonne jabanaa meraa be'ada coo alaas. Jabanay ubba qassi oyssaa tiyidobaa gididi bolla bagggaara xeelliyoode papalqqi mati giidi phoolees.

Issi bootta miishshay diyaage sa'aa bolli beetiyaagaassi bolla bagaara diya tuchchay keehi lo"ees. Ikka maabiraatiya a bolli caddidi asaassi poo'uwa immanaassi maaddees.

Toophphiyan keexettiya zammaana pooqiya giddon aappun xekkatinne kifileti de'ana danddayiyoonaa? Ha kifiletun aybi aybi kumiyo wodiyanee duussaassi injje geetettana danddayiyoy?

Issi malatay issi eqqotta harappe dummayanawu, issi moottaa harappe dumayanawu maaddees. Ha naqashshay tohossa toophphiyaa maataa mala xoolinttetti issipetta yaagiyaa malaataa oyqqiis.

Cora shuqqo qommoti issi suuqqiya karen shiishshidi bayzziyoogeta makki makki bayzzanaw eta giddon dumma dumma makkiyo miishsha yeggi wottidoosona. .

Issi issi zal"e keettay ubba shammanawu qoppibeenna zal"iyara ubbaa shamma shamma geesi. Asaassi ubba marccoy de'ikki de'iyo sohuwa puilayanaagee. keehippe kawushsha ooso.

Ha wolayitta keettaa gidoon de'iyaa wolayitta wogaa nne zannaqaa sohuwaan aapuun asay zannaqiide de'iyoona? Ha keettay wadhdhiyaakko aapuun meesho gakanee?

Nu toophphiya biitteessi alame ubban erettiya olaanikka xoonwttenna wolqqaama biitta gidiyo xaaleta xoonido lo'o taarikee de'ees. Ha taarikee qassi kaalliya yeletawukka lo'o leemiso giyogaa.

Macca nne attuma naati bantta menttershshay carkkuwa daruwan phalqqettennaadan go"ettiyo miishshay zin"is. Ha miishshaassi meray zo"o nne xeeraara karetta gidees.

Shooqan caarida wohiya zerettay turaa kessidi issoy issuwa bolli dooqetti uttidaagee gadiyassi dumma puulaa immiis. Ha turay ciishshaa puranawu guutta wodiya ekkana.

Ha keettay de'iyo sohoy inttessi xeelliyo wode gandda giddo. malatiiyye ambba giddo malatii oonee yootanay? Ha sohuwan inttessi hara beettiyabay aybee aybee?

Nu biittiya Toophiyaa kare biittatuyo yeddiyo murutattupe issuwaa gidida worqqay ha wodiyaan keehippe daro marccuwaa biitteessi demmissiyaaga gidishin alleeqotettawukka keehippe maaddees.

Wolaytta moottan dumma dumma asay haaho sohuwappe yiidi xomoosiyo sohuwappe issoy Ajjioraa soossuwa. Marccoy de'in hagaa ubba asay biidi be'iyoba!

Goshshaa murutaa oosotuppe issuwa gidida xalotee xalla biittaa bolli mokkidaage de'ee. Xalotee asay harggiyo wodiyan caddidinne maaridi uyiin harggiyappe pattiya xale qommo.

Taani kase aadhdhida wodetun Toophphiya sinttara kaalettiya godattiyo zawude sehalaworiqqo keehippe dosayiis. A oottiyo wodetun biittee bolli issipetettayinne siiqoyi darees.

Baasetti uttida sohuwan oorata wolaytta keettaa keexxidoogappe zago baggaaraabheezzu asaiti eqqidi oonakko yiyyaaga wochchide de'oosona. Etappe sintta baggan qassi kaloykka de'ees.

Goshshanchchay ba zerido zerettay caariyo wodiyan xikkiyaa ekkidi shooqaa biyoogan he caarida kattaa bul"iyoogan kattay keehippe lo"o hanotan diccana mala oottes.

Cora guutta naati issi shuuriwa yuushuwa giddon keettaappe sinttan baggaara dumma dumma maayuwaa maayiyooga kushiya denttidi ufayttoosona. Etikka baggay attuma qassikka baggay macca.

Issi ordde xam"a bolla xeeran qara biratay aadhdhi uttidooge de'ees. Ha biratay ayba go"a immi? Qassi I awa heeran beetti ?

Issi maccassiya ba ayfiyaan manaaxxiriyaa wottada bolla baggaara zazzare malatiyaa shurabiyaa maayyada garssa baggaara walaha meray de'iyo suriya gixxa uttaasu.

Cora asay issi uttido ba hashshiyan kutaa maayidi sinttaara eqqidaage oodiyooga ezggiidi de'iyoobay aybbeshsha? Ha asati ubbay qassi bantta haytta immidi ezggiyo oonee?

Tunggan beettiya wolaytta wurssetta kawuwa Gaga Xoona hawulitte keehippe bonchcho buquranne naagetiyaba. Ha hawulittekka paraa bolli uttissidi puula ogiyan medhdhidooga.

Sa'an Jooniyaa hiixxada dumma dumma ayfeta leemissuwassi lokkomanne badalaa makka makkada bayzzayda de'iyaa issi maccassiya ogiyaa doonan utta bayyada zal"aydda de'awus.

Xajje mattaa eessappenne qassikka geeshshuwappe naa'a issippe gattiddi ancciddi agiyoo keehippe camiyanne matoyiya ushsha. Ha ushshakka tammane hosppun layttappe garssa asay uyannawu danddayettenna.

Issi kushiyan wottiyo saatee miccetti uttidagee dees. Ha saatee meray bulla gidishiin issi karetabaa bolli utti uttiis. Appe bolla baggaara qassi issi karettabay beettees.

Hagee intte be'iiddi de'iyogee ayba mittaa bonccoy ereetii? Ha mittaa bonccoy darotoo awa heeran beettiyakko yootana danddayiya asi de'ii oonee odanee?

Daro yelaga naati bantta bollaa qottaanne payyatettaa naagissanawu dumma dumma ispporttiya qommota oottoosona. Ha ispporttee bollaa payyatettaanne qottaa naagissiyogaappe gujuwan miishshaakka demissees.

Cora tohossa toophphiyaa dalgga manttiyaa danatettan kalettiya dalgga manttiya huuphphee moconaynne hara aara issippe oottiyagetti issisan uttidi ay ootiyona? Guye baggaara uttida karettay bitane oone?

Heezzu tohuwan bululiyaa kaamiyaa woykko baajaajiya daro allalliyaa immawusu. Ha bajjaaje darotto injjetena ogiyan laaganawu maaddenna. Ogiyaa banqqan daro allaiyawu asay go'ettees.

Oyiddu naati luxetta keettaa biiddi diyageeti beettoosona. Qassikka "paranjjattuwa tophphee biitteessi, tamaariyo maxxaafaa, koyiro kifiliya, A B C D" yaagiya xuufeti beettoosona.

Dumma dumma qommo qumay ka'idi sayniyan wodhdhidi maanawu giigidaagaa matan qumaa miidi simmidi uyanawu naa"u gosiyan maattaykka tigettidi shiiqi uttiis.

Merettay ba giddon doozaane medosaa oyqqees. Asay karee medoossata sheeshshay xayenna mala issi heeraay kallottenamala loyttidi naagees. Hagaa Woyggi xeegiyo gikko parkkiyaa geetees.

Wogga kaamiya ogiyaa woykko 'isipalttiyaara' ha duge simmidi yiya hare gaariya go'ay ayibee? Ha kaamiya ogmiya lanqqen diya dozzayikka ayibee?

Issi wombbati uttida sohoy de'iyaagee darotoo asay allaxanawu biidi he sohuwaan ba bollaa mecettiidi ka'i ekkanawu go"ettiyoo soho getetti xeegettees.

Bodditte ambbaa aysuwa toho kuwaasiya citaa kaalo wolaytta dichchaa gaanawu danddayettees. Hagaa mala mino citati moottaa giddon gujettiyogee keehippe ufayssees.

Qamisiyaa giyogee macca asay maayiyo, tohuwaa duge gakkiya adussa maayuwaa. Aayoti qamisiyaa maayi makkidinne xeessaa bolli qassi danccuwaa minttidi dancciyoode etaara iita lo"ees.

Burttukaaniya poqqiddi gaashiddinne qassikka mentti menttiddi miyoode doona giduwa aybba caali! Ubbakka ha burttukaane keehippe mali'ayoogappe denddigan poqquwara ma ma geesi!

Issi qorqqoroy ya baggaara diretti uttido sohuwappe ha baggaara sa'an zin"i uttida miittaa qooday woysee? he sohuwan qassi maatay de'iiye baawee?

Kamiyaassi guyye baggaara de'iyan asay sohuwan dumma dumma maatotinne qassi ogiyaa soon de'iya bayzziyobay aybbe? Hega giddoppe neeni koyyiyobati aybbe aybne?

Goshshanchchay ba gaden zeranaappe kasetidi ba shooqaa aatti aatti yeggidi goyyees woykko ayllees. Goshshanchchay ba gaden zeriyo wode qophiyaa wottiyoogee awaa teqqanaasssa

Hootta tookidi sinttaw simmidi biidi de'iya seera naagissiyaage, ha oosuwan heeraa asappe galatettide? Ayssi hagakeena hootta barkka tookidi biidi de'ii?

Hagee wolaytta gutaraa geliyoo penggiyaa doonan kaqetti uttida mantta firew altaye getettiyaa bitanee beettees. ha bitanee ba biittaa asawu daroppe baaxettida asa.

Uddulay mittappe giiggiya tukkiyanne qassikka issi issi caddiyobatta caddanawu maadiya so gido buqura. Ha buqura mitta massiya hiillanchchay massidi giigiseessi.

Pootuwaa ekkanawu, qaaxiyaa misiliyaa woykko viduwaa denttanawu, naaqashsha naagaanawu dumma dumma miishshatti maadoosona. Hagettuppe issoy silkkiyaa, pootuwaa denttiyo kamera h.h.m. Hagee awude giigida misiliyaane pootuwaa denttiyo miishshee?

Aafuwaa bollan hafinttappe biidi hefintti kiyanawu micetti uttida zarphphiyaa bollan eqqida maccanne attuma asatu qoodayi aappunee? Ha zarphphee ayibippe merettidee?

Leemo keettay ceeggiiddi ira wodetun aattiyogaa qoppiyo wode qoppi ekkiyoode sheneyees. Issi issi kanddoy moorettido iita qeeri naati be'anawukka iitoosona.

Naa''u gela'onne issi cima maccaa asay ississan eqqidi pootuwaa denddidi deosona. Ettappe guye baggaara alkashay, maataaykka de'ees. Ha macca asati awa ase?

Giyan shaqaxaa zal"iya asati bayzziyo kattaa kattiyonne tamaa eettiyo dumma dumma miishshati de'oosona. Etappe kasale eettiyo miishshaa be'iyode tamaa oytoy metiyoogee qofettees.

Hagee damota woyde allaana zoretta keettaa oydantto yuushsho tammanne issinitto oosso layttaa koyro eesso konssonuwaa yaagiyaa xifatee kanchiyaassi daro miishshaa kessiyoogee ayba iitii!

issi paranjjay diyaagee shuchchaa bolli eqqidi sa"aakko xeelliiddi diyaagee beettees. ha paranjjaayoo kushee mittaa tookki erenaagee xeelliyoode keehi daro lo'ees.

Issi guutta na'ay mali be'uwan ayibakko paalliyaabaa salo mala meray de'iyogaanne boottaa medhdhidi ba ayifiyan ayibakko xeelliiddi des. I medhdhoogee ayibe?

Timirttee asa na'assi keehin koshshiyaba. Hega gidiyo gishshawu naata guuttatettan doommidi timirtte keettaa yeddanaassinne etakka qassi minttidi kaallanaassinne tamaarissanaassi koshshees.

Keehippe puula na'eppe guye bagan urqqa cadettida keettassi bolla bagan de'iyaa aaho xoo'ee aybba geetetti? Ha puula na'iyaa ba kihuwan wotido miishshay aybbe?

Ha mittaa hayitta caddidi uyiyaaba gidikko iita ayyanayi oyiqqido asaa pattana danddayii? Ha mittayi beetiyo heerayi awa biittan de'iyaaba malatii?

Issi mala meraanine issi mala xuufiyan xaafettida maayuwaa maayidi eqqida yelaga naati ayibaa qonccissiyoonaa? Ha eqqida yelaga naatu giddon maccaa qooday aappunee?

Cora wolaytta wogaa qonccissiya maayuwaa maayida wolaytta asattuppe guyen de'iyaa hayttara aaho doozay aybbe? Ha asattu gidon issi huuphiyaa qachchida aaway oyqqidooge aybbe?

issi laappun sha"a yaagiya xifatee diyaagaa matan beettiya naa"u naati diyaageeti eqqido sohoy awa heera geetettii? qassi eti maayido maayoy ayi malatii?

Xoossaa woossiyoo keettaa giddon de'iyaa yettaa yexxanawu maaddiyaa issi eqqida buquraa bolli de'iyaa daro biraa ekkiyaa miishshay aybaa getetti xeegettii?

Attuma naati suufiyaara yedhdhiyoo caama diyaagee hagiddon giyan bessidaagaa shammana gaada qoppas shin ha'i he caammay aappun biran bayzzettiishsh ?

Tadasa Yohanisa kaamee moorettikko laammidi giigissanawu maaddiya buqurata bayizziyo keettaa yaagiyaa xipatee diyagaa matan zo'obay irzoti uttidaagaa garssan Nisan giyagee ayibe?

Qoodan ichchashshaa gidiyaa qidus giyoorgisiyaa gettettiyaa ushshaa qoommoy maarara eqqi uttiis. Hagaa uyyida asa ubbay ogiyaan mattotiidinne qassi jabalatti hasayiidi boosona.

Isilaama ammanuwaa kaalliya cora attuma asati bantta goynniyoo man'iyan gulbatidi bantta kushiya gulbataa bollan wottidi goynnoosona. Etappe sintta baggaara de"iyaa caammay goynuwa maara bonchchanawu kessidi eti wottidooge maaran de'ees.

Qeeratettan luxettaa doommiya naati luxettaa doommibeenna naatuppe dummatiyobati aybee aybee? Koyro xekkaa luxanchchati luxana bessiyo doonaa qarati aybakkonne geeshshada eray?

Nu ambbaa ayssiyaagee zillaytti oge doonan gelissido maataynne mittay keehippe puulettidi asay hemettiiddi uttidi shemppi ekkanawukka keehippe maaddes shin he sohuwan asay daroto ayssi shemppenee?

Dirssaappe giddo baggaara adil'e ciishsha meran tiyetti uttida keettay de'iyaagee daanawu keehippe lo"ees. qassi ha keettappe ha baggaara de'iyaagee qorqqorwaa dirssaa.

Macca naati bantta huuphiyaara gatti daddin huuphiya malatiya karetta paraa cimbbaappe oosettidaagaa. Ha miishshaa shammidi huuphiyaara gattidi sikkiyoogaa woyikko dooqqiyoogaa.

Dawuttaray tamaare naatussi, issi issi ba qofaa xaafaanawu maadiyaa miishshaa. Maxaafaay qonccissido qofatuppe issuwaa issuwaa gelidaga qonccibenagakka a giddon xaafeetees.

Ha lo'iyaa zannaaqa sohuwaan gulbata uttida yelaga na'eessi layttay maliyaakko aapuna gakanee? Ha na'iyaa zannaqisayida de'iyo wogaa buqurati awaa heeraa qonccisiyoonaa?

Daro qoodara de'iyaa biittaappe bookettidi kiiyida donuwaa a keettan yeeggidoogee maaraara uttidagee beettees. ikka qassi ordde gidiyoo giishshawi meezaanaa deexettees.

Bootta meran xaafettidda xuufe pacca oosuwa sohuwa oosuwa koyiyya asatuyyo yootiya erissuwa. Ha erissoykka maata malattiya qassikka bootta mera oyqqis.

Hachchi issi cima bitanee taani ogiyaara baydda diishin keehi sahettidi aakime keettaa gelanawu danddayibeennaaga be'aas. Abay tana azzanttin A zemppissada aakime keetti gelissaas.

issi ogee diyaagassi miye bagan sa"aa boli bootta tuummoy diyaagaasi maadoy aybee? qassi ha'i wodiyan giyan assi waagay aapinaa gididee?

Issi zo'o meraara adil"e ciishsha meraaranne karetta meraara de'iya banddiraa bollan wolaytta iriijinaal istteeti yaagiya xuufee paranjjattuwan xaafetti uttidaagee beettees.

Ha geesho meran giigidaagee naa"u sha'anne laappun maarotettaa layttan wolaytta dichchaa amuwan wolaytta liqaa luxetta keettaassi giigida keettaa maaduwabaa qonccissiya xuufiya.

Toophphiyaa giddon layttan layttan daro luxanchchati paaciyaa ekkiyaageetuppe undennaageeti paaciyan kunddoosona. Paaciyaa ekkiyo wode miyyiyan ba de'iyaagaakko xeelliyoogee paaciyaappe yedetissees.

Issi aaho asppaltte ogiyaa bollan dumma dumma kaameti yiiddi de'oosona. Hagaa mala ogiyan qammaara xomppiyan irxxa carkkuwaa ekkidi loddan hemettiyoogee kahaa pashkkissees.

Kawo eqotatun doorettidi haggaazaa immanaassi deriyaa sinttan eqqidi qaalaa geliiddi de'iyaa cora asata. Ha asatu giddon heezzu macca asati beettoosona.

Salo sa"a guufanton dere asayi ba layitta laamiya bonchchoosona. wolaita layitta laamiyaa qoonccissiyaga giidishin issi wooddalay wolaita odi besan cenggurssa xooqqu oottiya miishshan kiitaa attiddi de"ees.

Issi sohuwan qawu'e bambbaree kuurettidaaga gidishin, ayyo meray maata mala. Qawu'e bambbariyaa maanawu woykko coommanawu qoppiyo wode A poogay hayttaa tullissiyaba malatidi yashshees.

Daro sone heeran meretiya biittaa qopenan bukki bukkidi epoya di'uwappe teqqanaw ubba asaykka banttara ginaara ginaara bantta jeeran mitta tokana bessene?

Dumma dumma paafirkkan merettidi kiya buqurati de'oosona. Hegeetikka:- siiniya, sayniya, haattaa uyiyo buccukkuwa hegeetanne hegeeta malatiyageeti ubbay paafirkkan merettidi kiyoosona.

Luxettaara gayttidabaa xeelliyagan kiike gadaawa gidiya proppeeseriya Nagga Birhaanu luxettaa hanotaabaa asaassi birshshidi qonccisses. Eti oydiya ekkoosappe luxettaa bollan daro laamiya ehiidosona.

Issi yelaga na'ay issi sohuwan barkka eqqidaagaa gidishin,I maayido shuraabiyaanne gixxido bolaaliya meray ay malee? Ha na'ay qumaashshadn bollaara maayidobay aybee?

Nu shooron issi bitane de'iyaagee mattaa oyqqiyoogan erettees shin he bitanee baga koottaa bason wotiigiyoogaappe ba gade kessidi ayssi kaqqenee?

Asay biittaay kallotena mala puutiyaa tokkiyogan biittaa meeluwappe naagees. Hagaa mala oosoy biittay irxxa oyqqanawu carkkoy simmanawu puutiyaa tokkidi heeraa woraa oottanasa.

Sinttaanne bolla tiyettiyo kosmootikise qommotuppe issuwa gidiya looshiiniya. Ha looshiineedumma dumma doozzatuppe oosettiyaagaa gidishin sinttaa puulayanawunne bollaa galbbaa shugissanawu maaddes.

"EBC" yaagiya xifatee a bolli xaafeti uttido zo'o meray de'iyo issi miishshay de'iyaagappe guyye baggaara de'iya bootta meray ay malati?

Cora asati dumma dumma meraara de'iyaa maayuwaa maayidi ayba ayba shammiyoobata shammiidi diyoonaa? sintta baggaara de'iyaa bulla mera doonoy woyssu biree?

Doozati nu heerawu daro go"aa immiya dola meretattu giddoppe issoota. Aradda biittay di'uwaan meecetidi beenna mala dozati bantta xaphuwaan oyqqidi teqqoosona.

karetta bashiyaa bolli ka'idi giigi uttida meraan zo'o gidida qumaa sunttay ayba getetti xegettii? qassi ha qumaa bolli de'iyaa maata milatiyaagee aybee?

Kase gallassi nu biittiyoo ayssiyaa kawoy arbaamincceppe ba kaamiyaa laaggi ekkidi yiyoo wodiyan hara keehi cora kaameti eta dooddi ekkidi yiidoogee ayba malaales giidetii?

Addussa cora xekkaara de'iyaa keettaa keexxiyaa asati killi xeeran beettiyaageeti qoodan woysa milatiyoonaa? qassi ha keettaa kexxisiyaagee oona getettii eretii?

Kare biittaa asa gidiya paranjja biiligeeti giyo bitane daro erettida gooba asa. I qassi ba machcheera issippe uttidi ufayttiiddi de'ees.

Daro zannaqanchchati wolaytta moottan de'iya zannaqa sohotuppe issuwa gidida ajjooraa soossuwa xomoosona. Ha soossuwan bollappe pushakettiiddi wodhdhiya haattay xeelliyo wode puuttuwa malatees.

Attuma asaa sure cacara gidiyoodee woykko suriya bollan dumma dumma misileti de"iyo saatiyan tana xeellanawukka iites. Attuma asaa maayoy issi mera xallay diyoogaa gidiyoodee lo'ees.

Issi luxiyaa naata loohissiyaa eqotaa giddon bantta luxettaa layttaa wurssida naati issippe ubbay maarara eqqidi ufayssaa nooccu giyaageta xeelliyoo wode nunakka ufayssees.

Yaani wolaytta bagga gidana yaagidi kase wode Wolaytta asay dalgga manttiya oychchiyo wode dumma dumma asay ba qopa immiyooga erettees.

Naa''u asati kare biittaawatettay de'iyoogeeti allaxxiyoo sohuwan allaxxiddi de'oosona. Dumma dumma heeraappe asay xomoosanawu yiyo wode he heeraa aqoy diccees.

Kawotettay ogiyaan dumma dumma shaqaxatta zahi oottidi micci bayzziya asaa oyqqidi seeran oychchees. Hegee aybiss hanii? Ha be'iyoogaadan carqqati piskki giidi kanttiyoosaa xayssidaabaa be'iyoode ayba iittii!

Oyddu attuma asati kase Boditte ambbaa ayssida awatettay imettidogeetti bantta miiriyo bonchchetyida Balchcha Buruko ekkidi luxettaa keettaa xomoossiid diyaageetti aybakko maadaneeshsha?

Issi gita keettay keexxeti uttidaaga garssa bagga kifiliyaa qeeri dumma dumma kifiletun shaaheti uttidaaga cora asay baassi aqqiyo keetta oottidi go"ettees.

Oyttay, buddeenayi, uncayi, sul"ayii, donoyi, kokkayi, lokkomayinne santtayi bambnariyaara giigidaage oosse? A haagadan giigigssidi samppan wottidi asaa sintti attinayi oonee?

Wolayttan asa keehi lo'iya dumma dummabati de'oosona. He lo'iyaabaappe issoy daamoota deriya gidishin heezzu yelaga naati issippe he deriya biyaageeta be'iyode tanakka ba ba giissees.

Ha qooriyaa worqqay eqqidosay meran maata mera gidishin qassi i kaqettidoosay zokko baggay karetta meraara de'iyaa bayzziyoosan qoodan daro gidaagee de'ees.

Keehippe lo"o hanotan keexettida keettay bootta meran tiyettidi de'iyaagee beettees. miyiyaara qassi lo"iyaa maatay toketaagaa miyiyan ya baggaara adussa mittay de'ees.

Cora issi mala kaameti etawu meraykka boottaara salo mala meraara diyageeti eqqidosona. Eta ogiya doonan ziiriyaara eqqidogee awa biitti baanaassee?

Woosa keettan cora asay biidi goynniyo wode xoossaykka eta woosaa loyttidi ezgees. Tanakka qassi woosa keettaa guuran dendda biyode ufayssay worees.

Luxetta keettan luxiyaa naati issi mala maayuwa maayidi gallassaa muliya tamaariiddi pee"idi shemppo saatiyaan qassi kaa'oosona. Kaa"i simmidi guyye tamaaranawu geloosona.

Nu biittan de'iyaa oge doonan dumma dumma mittaa qommota kawoy tokissidoogeeta asay keehippe kaafeyidi oyqqidoogeeti ogiyaara biidi xeelliyoo wodiyan ayba lo'oosona giidetii?

Issi suuqiya giddon dumma dumma qommo shugo ushshati de'iyaageeta gidishin, he ushshatu sunttay oonee oonee? Ha shugo ushshatussi meray ay malatii?

Shukkaareenne boynay wolqqaanne ho'uwaa immiya karbbohaydireetiyaa oyqqida quma qommo. Ha wodiyan qassi barakata geetettiya doorettida boynaa zerettaa daro goshshanchchati gaden tokkoosona.

Hagee ligabaa na"antto xekkaa luxettaa keettaa dirssaappe kare bagga kaamee biyo ogiyaa miyee xeelliyo wode wozanaa woppu oottidi shemppissiyaaga be'iyo wode hashshukka oottees!

Naa"u sohuwan dumma dumma kuttoti de'iyageetuppe issi baggaara de'iyagee addiya gidishin hankko baggaara de'iyara inddiyo ha inddiya bari marata waata uttadee?

Toophphiyaa zal'e bankkiyaa tohuwaa kaasaa cittay kase aadhdhida wodiyan wurssetta kaasaa kaa'idi xoonidoogan woytuwaa ekkidosona shin he woytuwaara biraakka ekkidonashsha?

Zammaana hanotan shuchchappe giigida aaho adussa ogiyaan gaxaara issi yelaga na''ayi biratan zemppidi ayi oottii? A miyyiyan de'iyaa zambba mittayikka woyssaa gakkanee?

Kaamiya ogiyaara biya bootta kaamiyaa sinttan eqqida cora geela'o naati kallo eqqida ba bollaa bessiyaageeti o naatee? Eti ayi oottiyoonaa?

Moochchenaa booraago gonggoluwa giddon allaxxayidda dungguzzaa hashiyan xaaxada shuchchaa bolli uttida geela'o na'eeppe guyye baggaara aappun asayi beettii? Etikka ayi maayi uttidonaa?

Hagee wolayttatto doonaa luxiyo maxaafa gididi luxiyaageetussi daro eraa immiyogan luxanchchata keehippe maaddeees. A bollan de'iyaa zeero malatiyaage he maxaafay awa golle maxaafakkonne eranawu maaddeees.

Issi ooso keettan issi adussa arssa bitanee dawutaraa diiyidi ba sinttan miccidi biiriyakka ba kushiyan oyqqidi asaakko xeellidi haasayiiddi de'ees.

wolaytta odduwaa gutaraappe kiyida pootuwa gididi a bolanikka yooyoo gifaattaa giya xifatee bootaanninne karettan xoqqa bolan xaafetti uttis. ikka keehi lo'ees.

Issi sohuwan corattidi shiiqida mashshati de'iyaageeta gidishin, ha mashshaati aybippe merettidonaa? Mashshati uttido buquray aybee? Mashshatussi giddo ginan keten''di beettiyay aybee?

keehippe yashshiya wogga kacciyaara de'iyaa wora do'ati issippe shiiqidi dembban maata miidi beettoosna. ha dembban hokkida wora do'atu sunttay oonne getetti?

Seera naagissiya asati coratti issippe shiiqidi issi heeran merettida daafa zarbbisanaw biidi de'iyaagetuppe ha qommo baggaara de'iyaage ba huuphiya wottidobay aybbe?

Qeeri naati so asay oottiyobaa miyyiyan eqqidi be'iyogee keehippe lo"o. So asay oottiyobata etaara issippe meezetiya naati darobaa eriyo qaaday aakkees.

Ispporttiya oottiyogaappe daruwa oottiyageeta xeelliyo wode lo"ees. Manggaagi mal"o ekkin shakili baqa ekkees giyogaadan haray oottin haraa lo"iyogee ayba maalaaliyabee?

Issi wolaytta leemo keettaa guyessan uuttay, sintta baggaara, issi wogga bitaneenne, naa"u qeerri naati, baassoy dees. sintta bagga na"ay ayssi guye xeellii?

Cora asay issippe shiiqidi wodday woddidosaappe dumma mitettidaba bookkoosonanne koyoosona. Wodday daroto baliggo wodiyan keehippe woliqqaama irayi bukkiyo saatiyan biittay munaqettin kiyiyaaba.

Issi deretettaa asay ba wogaa ay ogiyan ogiyan qonccissana danddayiyakkonne wurssada eray? Issi asi ba keettaa puulayanawu so giddon ay ay kaqqana bessii?

Issi zal'anchcha de'iyaagee keehi cora xaatta santtaa harassaappe caanissi ehiidi ba zal'e keettan doori wottiyoogan heegaappe ekki ekkidi hara zal'anchchatussu bayzzes shin hegee a kessii?

Dumma dumma meraara de'iyaa xaafanawu maaddiyaa xaafo miishshati de'iyaageti beettoosona. qassi etikka muleera qoodan tammanne heezza gidaageti maarara uttidaageti beettoosona.

keehippe aho giddidaa kaammiya oge de'iyoy awa ambbaa giddonakkonne ereeti? kaammiya ogiyaraa hakko simmidi yiyyiya botta kaamme bayzettiyonne shammettiyo sohoy awanee?

"Damoota kaamiyaa laaguwaa lohisso keettaa" yaagiyaagaa ba karen erissuwaa kaqqi uttida bitaniyaa sunttay oona getetti xeegettii? Qassi appe garssa baggaara de'iyaa malaatati aybatee?

Zo'o shunkkuruutuwaa be'iyoode taayyo siiriyaara muussoy duge simmidi sakki gees. Hegaa xalaala gidennan ubba qassi ayfiyaara afuttay duge simmidi holssatees.

Issi yelaga na'ay barkka issi sohuwan uttidaagaa gidishin, ha na'ay ba hayttaaninne ba qooriyaan ay wottidee? I maayido maayuwaa meray ay malee?

Huuphphiyaa binaana qanxisiyo keettan issi yelaga na'ay cigisidi keehin lo'i uttiis. Appe sintta baggaara dumma dumma huuphphe keettaa allaliyawu go'ettiyo miishshati deosona. Ha huuphphiyaa giigisiyo keettay oogee?

Taani horoophphillee bollaara paalliyaagaa be"iyo wode 'taanikka awude a togganddinaa' giya Amoy ta wozanan yees. Issi daafurido gallassi salppappida maataa be'iyoode tana zin"a zin" a gees.

Issi sohuwan haattaa uyiyo burccukkoy de'iyaga bolli bollaara uttida lasttikke gacciyo miishshay de'ees. Ha lasttiqettikka dumma dumma meray deiyogeeta, asa kushshekka de'ees.

Bullukkoy wolaytta biittan bullachchawu woykko ufayssiyabawu ubba qassikka issi issi wode azannuwa qonccissanawu maayiyo wogaa maayo. Ha maayuwa maca asay maayes.

Issi keehippe lo'iyanne puullatida sohuwan maatayi, mittayinne keettay de'iyagee beettes. Ha sohuwan taani baada uttada shemppa ekkiyakkon taana keehippe lo'ees.

Issi gasttaa awaaranne naa"u naaturaa eqqido sohoy awaa geetetti? Etaa giddoppekka gasttiya bitaanne maayido maayoy awaa biittaa asaa woga qonccissi?

Maataa buuciiddi diya heezzu naati eqqidosona. Ha naatu sunttaykka qassi eretenna. Naati gaashiya bolli doosona. Etikka keehippe lo'oosona. Gaasheekka lo'ees.

Oyddu kawo oosanchchatti xuufiya xaafiyagettuppe guye bagan de'iyaa maata mala, adil'e ciishshanne zo'o meray de'yo banddiray awa biittagee? Ha banddiraassi giduwan de'iyaa xoolintte aybba qonccissi?

Seeraa naagissiya asay issi mala mayuwa mayidosonashin maayuwa meray darin lo'enna. Cora seeraa naagissiyageetu giddon shiiquwan haasayishin yaanne haa xeellidi qofaa siyennaagee lo'o gidenna.

Pilggeta oottiya asati issi dembba bollan de'iyaa maataa duutti duutti ekkidi a bollan ubbay shiiqidi tuujjumidi be'idinne issoy issuwaara oyshshettidi de'oosona.

Hagee asay ba huuphphiyaa shemppisanawu maaddiyaa miyoonne uyiyoo keettaa getettiyaa berggeriyaa piizzaa miyoo keettaa getetti xeegettees. qassi ha keettay kaamee biyoo ogiyan beettees.

Issi keettaa azinaynne maccasiyaa qassi etta naati issisan uttidi pootuwaa denddidi de'osona. Ettika wolaytta wogaa maayuwaa maayidi puulattinne lo'i uttiidosona.

issi bazotti ekkiya heeran keehippe gall'ida Wolaytta keettay de'iyaagee asi baynna kayssa keetta malatiyaagappe hini baggan hara issi keettay de'iyaaga giddon asi de'iye?

Cora koyro xeekka timirtte keettaa tamaaretti maararaa penggiyan eqqidi issi mala maayuwaa maayidosona. Etappe sintta baggaara penggiyan issi wogga bitane eqqidi silkiya yafaran haasayidi de'ees. Ha timrtte keettay awa timirtte keettee?

Issi dere milatiyaa sohuwaan ha baggaara guutta mittati de'iyoo sohoy ayba sooho? qassi ha booccoti uttida sohuwaa ardda oottanawu aybaa go"ettanawu kooshshii?

Daro qommo bollaa meecettiyoo saamunnay de"iyaagaappe zo"o saammunaa taani keehippe dosays. Ayssi giikko hara saammunay bollaa qaachches woykko haraba bollan kessiyo gishshawu taani dosikke.

issi geela'o na'iyaa bajaajjiya boli uttada baydda diyaara beetawusu. ha baajaajje qassi asaa keehi daruwaa maadiyoogaappe aaruwa oosuwaa ottanaassikka maadees.

Toophphiya giddon daro heeratun de'iya asay wodiyappe wodiyan ataakilttiya go"ettiyo meeziya dichchiiddi de'oosona. Ha ataakilttee bayzziyageetussi miishshaanne shammiyageetussi qumatettawu maaddees.

Naa''u zamaana michchiya ushsha woykko michchiya ubbaba tiggin irxxissenna zamaana buquray eqqiis. Ha buquray wode ehiidonne keehi malaalliya ali'o miishsha.

Dumma dumma kushshe hillanchchatun giigiyabati zamaanabati ha'i yaanappe kase asa naata go'idi takkiis. Hegetuppe issoy samppa gidishin i giigiyoy maataa woykko duppa maataappe kushshee hillanchchatun giigees.

Toophphiya biittan de'iya biittaawati bantta keettaa aybin aybin puulayanawu danddayiyoonaa? Ha keettaa puulayiyobati aybippe oosettiyonaanne aahuwan awa heeraa asay go"ettiyonaa?

isiporttiya oottiyo keettaa. ha sohuwan daro bollay orddidonne payyatettay bayinna asati bantta payyatetta zaaranawu guuraaninne omarssan yiidi oottiyo jiime keettaa.

Cora kaametu matan de'iya biron giigiidde de'iya suchcha keettay keehippe daro asaa wolqqanne marccuwaa ekkidi giigiya zamaana de'iyo keetta. Ha keettay daro zali'iyassikka maadees.

Bootta kaamiya hiniira ha simmada yaydda de'iyaarippe haddirssanne ushachcha baggaara aaho ogee de'iyaappe giddo ginan koorinttiya poo'uwàa immiyaa amppoliyaa tookkida mittay eqqiis.

Luxanchchati issi kifiliya garssan uttidi sintta baggaara tamarissiyaara giyoba siyyidi de'oosona shin hanna ha simmada xeelaydda de'iya na'aya aybba xeellay?

Qummay daro qommo mali'ettiya qimaamiya yeggin ka'iya asaa naatu payatettawu koshiya gala gala miyoba. Buddeenay gaashshiyappenne hara katta ayfetppe giigiya katta.

Dirssa giddon cora dorssati de'oosona. Qassikka eta yuushoy yuuyyi aadhdhidi eti kiyennaadan barettidi mittan diretti uttis. Issi dorssiya haa xeellawusu.

" tummuwappe giigida huuphiyaa meecciyo saamuna " yaagiya xifaatiyappe ushachcha baggaan eqqada ha sammunakka bari kushiyaan oyqqada singgaydda de'iyaara miiccaawusu.

Ichchashantta kifiliyassi giigida heeraa saynisiya maxaafaa bollan cora dumma dumma misiletinne xuufeti de'oosona. Ha maafay luxiyo wodekka qonccenne qantta xaafettidaagee lo'ees.

Nu heeran issi asho keetta de'iyaagan keehippe lo'iyaa ashoy bayzettiyaagaa shamanaw koyas shin issi kiloy ha'i aappun biraa ekkii ?

Luxettay asaa naata eranchcha kessiyanne akeekanchcha kiyanawu maaddiya ogiyappe issuwa . Hegaa gishshawu ay asinne luxetta keettaa gelidi luxanawu bessees.

Ha"i ha"i toophphiya biittaappe puulatettan salo gufanttuwan erettiya maccanne attuma naati kiyiiddi de'oosona. Ha yelagati annaaciyan xoonidi biittiyo xeesissoosonanne banttawukka miishshaa demmoosona.

Cenggurssa xoqqu ootiddi sissiya eraaddoniyan lo'iya yetta yexxissiyoode eqqosanikka ubba coo dura dura gees. Ha yetta buquray oosuwa qoppiyodde tuma keehippe malaales.

Hagee ayba malaaliya Soho? Ha sohuwan unbbersttiya luxxanchchati dumma dumma wodiyan bantta maayuwa meeccidi go'ettiyo sohuwa, I qassi ayba aduqqidee?

Ha sohuwan cora macca naatinne attuma naati de'iyageeti issoy issuwa maayuwa guyye baggaara dafi oyqqidi issoy issuwappe duuxxennan oyqettidi duriiddi de'oosona.

Woraa giddon tokettida mittaa giddon keehippe malaaliya hanotan dicciiddi de'iya issi mittay beettees. Ha mittay ba heeran de'iya mittatussi yiya carikkuwaanne haattaa baassi uyyees.

Ortodokkisse ammanuwa kaalettiya cora asay issi sohuwa shiqqidi bantta huuphiyan tookidi wotidobaay aybee? Ubba asaykka issi malaa maayuwa maayidi uttidoy aybisee?

Ba tohuwaa xaphon wolaytta wogaa maayuwaa kamma wottida issi yelaga macca na'iyaa kaamee biyo ogiyan ayssi uttadee? Qassi ya baggaara haahuwaan de'iyaageeti oonee?

Darissi uyikko tiriya nne woomaa wooqettidi daro qohaa gattiyogan hayquwakko eesoyiya mattoyiya ushshay kumi uttiis. Ha ushshay duuqetto miishshaa bollan gaaraa misilee de'es.

Cora tukkiyaa cadiyo uddulaati issisaa shiiqi uttidosona hegeetikkaa kuushshee hillanchchatun masettidi giigi uttidagettaa bayziidi de'iya issi bittanne woottido caammaykaa beettees.

Di'oy yiiddi miitta wodissidi keettaa mittidi qassikka uuttaa gidin dumma dumma sabiliya qohiyaga besses. Ha di'oy daroto asaa woridi wursses.

Issi lo'iya na'iya qantta qoliya maayada bari huuphiyakka pixada yeeddaagada haa simma xeellaydda eqqidaara oona wochchaydda de'ay, neeni eray ?

Xeelliyoode keehin zoo"idi maattoyiyaaba malaatiyaa uushshay biirilliyaan tiigettidi de'iyaagee beettees. sinnttankka naa"u birillee de'ees tigiyoodekka hoommottees. guyye baggaara qassi magalashshoy beettees.

Nu banddiray nu toophiya la'atettaa woyikko minotaa olettidi xooniyoogaa bessiya malaataa. Wolayitta wogaa qonccissiya malaatayikka wolayitti gitanne gooba gidiyoogaa nu oonatettaa qonccisses.

Daro xaaceti issi sohuwan eqqidaageeti asaa maraara essidi etappe aybakko oychchi oychchi siyi xaafiiddi de'iyageeti beettoosona. issi bitanee qassi giddon eqqidi hasayees.

Issi maccasay meraa puullayiyoo keettaan naa'"u maccaageetti bantta meraa pulayanawu mekappiya oottissidi zi'idaageetti doosona. Ha keetta gidoonnikka dumma dumma go'etyiyobaatyi de'oosonna.

Issi biittaa kaalettiya asi ba so asaaranne woykko ba machcheeranne ba naatuura de'iyaaga be'iyoode daro asay etadan hananawu amottees. Hegeetuppekka issoy Hayle Silaasanne A soo kumetta asaa.

Baalay gakkiyoo wodiyan wodiyan nuso naati harasa diyaageeti ubbaykka shiiqettidi ubbaykka issi mala maayuwaa maayidi issippe pootuwaa denddiyoo wodiyan ayba lo'es giidetii?

Asa ba gaden gaden zerido kattaa gootaran shiishshido kattaappe ekkidi giyaa efidi solomaniya kilissidi bayzziyoon kattaa miishshaw laamiyoogan aykeenaa ufayttiyoonaashsha

Nu Toophphiyan mata wodeppe doommidi timirtte siraatay mule dummatiis. Qassi timirtte ministtiere Nagga Biraanuy ba oosuwan mino gidiyo gishshawu taani A keehippe sabbays.

Wolayittan daro asay zannaqiyo wolqqaama lo''iyaa wogaa buqura gidida moochchenaa boraago gonggoluwaa. Ha sohuwaa biiddi maayyiyo bootta maayyuwaa maayida yelagata

Lo'o jabanaa geeshidi meeccidoogaani penttissidi siiniyan tigido tukkiyaa be'iyo wode tana uya uya gees . Tukkiyaa ushshiya asay siiniyaa geeshshidi meeccana xayikko tana uyanawu iitees.

Qoodan keehippe daro gidida macca asay issi mala lo"iyaa maayuwaa maayidi aybaa oottiidi de'iyoonaa? Qassi sintta baggaara yanxxilaa oyqqida bitanee oona getettii?

Dembbay kuwaasiya naati bonqqanawu go'ettiyoosa. Issippoorttee issippetettawu payyaatettawunne siiquwaa gujjanawu asaa naati gayittidi woxxanawunne bantta huuphiya ufayissanawu oottiyo oosotuppe issuwa.

shuchcha keettaa giddon a boli kaqetti uttidabati beetoosona. ha missiletti darotoo asay zanaqqa heeraadan yiidi be'iddi marccuwaa gelissanaassi keehi maadoosona.

Heezzu meray de'iyo heegetikka zo"o,adil"e ciishshaanne karetta gididda wolaytta banddiran malatawu uttida medosay aybee? Qassikka ha medsoy aybaa leemisuwan qonccidee?

Lambba caanidi issisappe harassa biyaa kaamee I biidi diyo ogee keehi injje gidenaagappe denddidaagan daro metotiide de'iyo gishshawu zaarettidi hagaara yeenakko lo''o.

Maayiyo maayoy inccuretti wayssiyo wodiyan giigissanawu maaddiya koorinttiya wolqqan oottiya zammaana maashiiniya. Ha maashiiniya diccida biittaa asay buzo buqura oottidi shammees.

Ha sa'an de'ishin keehi uffaysiyanne tana lamotiya galassatuppe issoy bulachcha gidiyoge tani tamara wursada oosuwa oyqadane so asa maddaychada taw keetta kexxada makkada polanaw de'iyooba gidiyoge taw baletanesha?